Barka da warhaka, gaskiya ni a ganina dangantaka mai ɗaurewa, dangantaka mai ƙarfi, yana nan yana cigaba da gudana a bayan ƙasa yayin da za a ga cewa ta ɓangarena gaskiya a wurina akwai wannan dangantaka wanda ana nan ana cigaba da yinsa. Dangantaka da yake da ƙarfi dangantaka mai ɗaurewa. Za mu gani sau dayawan lokuta akwai ma'aurata wanda suke bada misali ko kuma in ce ake ganin misalai a kansu yayin da za mu ga cewa dangantaka da yake tsakanin wannan auren mata da miji abu ne na farin ciki, abu ne na a gani kuma ayi koyi da shi. Za mu gani sau dayawan lokuta akwai ma'aurata wanda suke bada misali ko kuma in ce ake ganin misalai a kansu yayin da za mu ga cewa dangantaka da yake tsakanin wannan auren mata da miji abu ne na farin ciki, abu ne na a gani kuma ayi koyi da shi. Yayin da za mu gansu sun kasance a cikin farin ciki sun kasance a cikin nishaɗi yayin da damuwan wani yake zama damuwarsa. Wanda za mu ga cewa miji yakan maida matarsa abokiyar fira, abokiyar rayuwa, abokiyar wasanni, abokiyar gudanar da rayuwarsa bakidaya. Hakan ma zaku ga ita ma macen takan maida mijinta abokin fira, abokin wasanni, abokin rayuwa ma baki daya, Wanda za ku ga yanayin dangantakarsu dangantaka ne mai ƙarfi, dangantaka ne da yake ɗaurewa, dangantaka ne wanda daga ganin yanda suke gudanar da rayuwarsu wato mutuwace kaɗai za ta iya raba wa. Babu wani tashin hankali ko fitintinu da zai iya kawo rabuwa a wannan dangantaka. Akwai ire-iren su da dama wanda wannan aure yana nan da dama wanda muke gani yayin da muke gani da da idonmu, abu ne da muke ganinshi na zahiri. Don haka, a za mu ce wai wato babu wani dangantaka mai ƙarfi da yake a bayan ƙasa ba, akwai shi. Baya ga wannan ma za mu iya ɗauko misali na gaba wanda za ku ga cewa akwai dangantaka da yake tsakanin saurayi da budurwa. Yayin da za ku ga wato wasu sukan yi soyayya na ban mamaki wanda a ƙarshe kan iya kaisu ga aure ba wai su yi don su rabu ba. Don haka daga nan ma za mu fahimci akwai soyayya akwai dangantaka mai ƙarfi da ke tsakaninsu wanda zamu ga cewa wasu sukan ɗauki shekaru da dama suna gudanar da rayuwarsu daban-daban abin sha'awa, abin burgewa. Su kan yi gudanar da rayuwarsu na yadda za a gani a yi sha'awa, wanda daga ƙarshe har yakan kaisu ga aure. Wannan ma zai daɗa tabbatar mana da cewa akwai dangantaka mai ƙarfi wanda yake ɗaurewa, wanda yake cigaba da wanzuwa. Za ku ga cewa dayawa ma a rayuwar auren irin dangantakar da ake da shi wanda mutuwa ce kaɗai take iya rabawa wanda suke zaune cikin farin ciki, cikin nishaɗi, suke wasanni kala daban-daban abin gwanin sha'awa abin burgewa. Don haka, dangantaka mai ɗaurewa yana nan a bayan ƙasa ana nan kuma ana yinsa. Na gode

Barka da warhaka, a'a aure ba dole bane sabida wato akwai lokuta da dama wanda zaku ga cewa wato mutun bai da hali ko kuma bai da dama da ze yi aure ko kuma wato bai da ra'ayi na yin aure kuma aure shi ba abu ne wanda wato za'a ce wai dole-dole se an yi shi ba, dukda dai ana da son ko kuma in ce ana da buƙatan a ce wato idan mutun ya taso ya kasance yayi aure amma ba wai abu ne da ya zame masa dole a kan sa ba, wanin zaku ga cewa bai da ma hali, ko kuma ince baida ƙarfi da zai iya riƙe mata wanda ze yi wannan aure be zama dole ba a kan sa yayin da yasan ba yi da hali ko kuma bai da ƙarfi wani kuma zaku ga cewa ya taso bayan ya tason ba wai be girma bane, ya girma amma baida sana'an yi, yayin da baida sana'a ba ze iya riƙe mata ba. To ire-iren waƴannan aure be zama dole wai a ce wai sai sun yi shi ba, saboda koda sun yi ba zasu iya riƙe wato matan da suka aura ba sabida basu da aikin yi sabida basu da abin yi wasun kuma zaku ga cewa ra'ayi ne su a ra'ayin su basu da buƙatan su yi aure wannan ma ba wai dole ne za'a matsa musu a sa su dole-dole ba, dan shi rayuwar aure ba rayuwa ne da ake son a yi shi wai an tirsasa wani dole-dole sai dai yayi shi ba sabida rayuwa ne da ake so a yi shi me ɗorewa rayuwa ne da ake so a yi shi na jindaɗi, rayuwa ne da ake so a yi shi na farin ciki da kuma nishaɗi yayin da aka sa mutun wai dole yayi aure zaku ga cewa an je ana samu fittintunu ana samun tashin hankali sabida ba da son ran shi aka yi auren ba, bayi da buƙatan auren kuma baya son auren shi yasa aure be zama dole ba aure, wato yana da ra'ayi wanda yake da buƙatan yi wanda kuma yake da halin yi wani zaku ga cewa yana son yayi ba shi da hali yayin da baida kuɗin da ze yi amfani da shi wajen gudanar da wannan aure aure be zama dole wato a kan sa a ce lalle se yayi ba wanin kuma zaku ga cewa yana da kuɗin yana da halin da ze yi yana da sana'an da ze yi amma kuma ra'ayin sa baya kan, wato kan cewa yayi auren wannan ma ba za'a iya ce masa wai lallai-lallai dole se yayi aure ba sabida shi rayuwar aure ba'a da buƙatar dole a cikin sa abu ne da ake da buƙatan idan ma kana da shi wato kana da kuɗi ko kuma kana da aikin yi ya kasance kana da ra'ayin yi ta yadda za'a samu zaman lafiya za'a samu wato zama me ɗorewa wanda za'a ji daɗin rayuwa yayin da aka ce wai za'a sa mutun dole-dole ba da san ran sa ba wato za'a ga ba dede ba wannan auren ba za'a zauna zaman lafiya ba, wanda kuma dama ba'a da buƙatan haka, dan haka aure ba wai abu ne da za'a sa wani ko kuma a sa mutun a ce wai dole se yayi shi ba se in yana da ra'ayi kuma yana da niyya na gode.

Barka da warhaka, abubuwa da nake yin su wato da safiya, bayan na tashi, wato a bacci, se ya ƙunshi, wato farko yanayin yadda zan yi abinda zan karya da shi wato abin karin kumallo kenan wanda shi ne abu na farko, da nake ƙoƙari na ganin cewa na fara yin sa kafin wato a ce yara sun tashi sun buƙaci abin karyawa na riga da nayi wannan abin karyawa na kammala yayin da na kan yi ƙoƙari wajen zuwa wato madafa, wanda zan yi ƙoƙari in ga cewa nayi abin da wato za'a yi karin kumallo da shi ma'ana abinda za'a ci a wannan safiya yayin da mafiya yawan lokuta na fi yin koko da ƙosai, wanda abinci ne da nafi buƙatas sa kuma abinci ne da yara na ma suke son shi wanda na kan yi amfani da gero wajen yin wannan kunu yayin da zan yi wannan kunu na kan yi amfani da wake wajen da zan yi wannan ƙosai wanda na iya haɗawa, kuma na kan yi sune wato da safiya wanda wato idan za'a min niƙa na gero, wanda zan zo in tata shi in kuma yi wannan kunu wanda zan zuba masa ruwan zafi ko ince tafashashen ruwa wanda ze dama min kunu dede yadda nake da buƙata a gida na sannan na kan yi shi ma ƙosan kan sa yayin da wato nai wannan ƙosai shi ma za'a zauna a karya bayan ga karyawa da za'a yi wato na kan tashi na gudanar da aiki na gaba wanda duk da safiyan ne, wato nake yin su yayin da na kan yi na mahalli wanda na kan yi shara, wato abinda ya kama gyaran ɗaki na kan gyara gado, in canza wato zanin gado, sannan na kan gyara ɗaki, in share, zan je in gyara wato ɗaki da ake zama in bubbuge kujeru, in kaɓe duk wasu ƙura da ke kan sa, sannan ina goge-goge na talabijin, da sauran su, bayan ga wannan na kan je madafan ma da nayi abin karyawa na gama in wanke-wanke sannan in goggoge madafan, duk abubuwan da nayi amfani da su ina tabbatad da cewa na tsabtace waƴannan abubuwa bayan ga waƴannan tsabtace abubuwa da zan yi kama daga na wannan madafa, na kan dawo wato banɗaki wanda ko kuma in ce bayi yayin da da safiya na kan wanke bayi na yadda zai fita, in sa masa wato sinadarai na ƙamshi wanda bayin ze riƙa tashi da ƙamshi bayan na goge shi sannan na kan zo wato in feshe sinadarai na ƙamshi a cikin gida bayan na gama wato tsabtan cikin gida tsabtan mahalli kenan duk da safiya wato nake yin wannan bayan na tashi a bacci sanna in na gama da waƴannan ayyuka na kan yi ƙoƙari in ga cewa naje nayi wanka musamman da ruwan ɗumi ina da son wanka da ruwan ɗumi na kan yi tsabta na jiki na na gode.

Barka da war haka yanda wato nake kula da jikina da safiya ya danganta wato daga yanayin yanda na tashi yanda nake wato kula da jiki da safiya yadda zan kasance wato a cikin farin ciki yadda zaisa inji dadi a cikin raina wato da farkon fari nakanyi amfani da wasu ayyuka wanda zasu faranta min wato rai yayinda yayinda zamuga cewa akwai wato hanya da nake bi wajen wato amfani da jiki wanda zai faranta mi n rai yayin da zamuga cewa nakanyi wasanni na motsa jiki wanda kamar yadda muka sani motsa jiki abune da yake da matukar mahimmanci, abune da yakeda matukar tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da wato na motsa jiki, nakanji daɗi a cikin raina wato kuma yakan faranta min rai kuma abunda muka sani motsa ji ki ma yakan bada lafiya wato a jikin mutum. Yakan ƙara min lafiya a jikina. Shiyasa sau dayawan lokuta idan na tashi da safiya, wato nakan fara da motsa jiki. Yayin da na motsa jiki, wato nakanji daɗi, nakanji ƙarfin gwiwa wajen gudanar da sauran ayyuka. Bayaga motsa jiki, wato nakan je wato in ƙokari inga cewa bayan na motsa jikinnan, wato nakanje inyi wanka. Wanda wannan wanka tsafta ne na jiki wanda yake faranta min rai wanda wato yakesa inji daɗi a raina. Baya ga wanka, nakanzo in shafa mai masu ƙamshi wa'inda wato suke da ƙamshi, a jikin su. Yayin da na shafa wannan mai yakan faranta min rai nakanji daɗi. Baya ga wannan, nakanyi wasu wato aikace aikace wanda zasu sa wato inji daɗi kuma sukan sa in motsa jiki. Yayin da nakan je wato in gudanar da aiki da ya shafi na girki, wato na abun wato karyawa a wannan safiya. wanda idan naje nayi wannan aiki da ya shafi abun karyawa nakanji daɗi sosai bayaga zuwa da zanyi inzo in zauna in karya wato nakanyi ƙokari wajen wato abubuwa da zasu faranta min yayin da nake zama wato inyi kalle kalle na talabijin da dai sauransu. Wanda wannan ma yakan faranta min ƙwarai dagaske. Shiyasa sau dayawan lokuta wato idan na tashi nakanyi ƙokari inga cewa na fara wato tsallake wa'innan hanyoyi. yayinda zanyi ƙokari na wajen wato tabbatar da lafiya na jiki na. Wanda wato kamar yadda muka sani wannan tsalle tsalle da motsa jiki nakan tanadi ma wasu kayyayaki da nake amfani dasu wajen motsa jikina. Wani lokacin koda banyi amfani dasu ba, nakanyi tsalle tsalle wanda wato zan motsa jiki wanda motsa jiki yakan ƙara min lafiya yakan rage wasu cututtuka wato da suke damu suke damu na. Wanda baya ga nan nakan je in yi tsafta na jikina inyi wanka in shafa mai me ƙamshi. Wannan yakan faranta min nakanji daɗi ƙwarai da gaske. Nagode.

Barka da warhaka. Yanda na ke shirye-shirye wato na abubuwa da zan yi su a wuni [ya] yana kama wa ne wato tun daga sanyin safiya yayin da wato na tashi a barci, wato akwai shirye-shirye da nake yi wanda zan gabatar da su wato a wannan wuni. Ba tare da na samu matsala na lokaci ko kuma matsala da zai sha fi zan yi abun ba yadda ya kamata ba. Ksancewa [yayin da mutum ] wato yayin da na fidda tsare-tsare na abubuwa da zan a wuni, komai ya kan zo min a yadda nake da buƙata. Ya kan zo min a yadda nake so, kuna a kan lokacin da nakeso. Shi yasa tsare-tsare wato ya ke da matuƙar mahi.mmanci Da farko fari, wato idan na tashi, daga barci da sanyin safiya, na kan ɗau wato littafi na musamman wadda na ke tsare-tsarei a ciki na abubuwa da zan gabatar ko ince na abubuwa da zan gudanar a wannan wuni. Ka ma daga kan ayyuka wanda ya shafi na cikin gida, wanda ya shafi wato abubuwa da zan yi su na cikin rayuwa na. Yayin da farkon fari, idan na tashi, na kan yi ƙoƙari wato wajen, wato tsaftace muhalli muhalli wanda na kan zauna ma, in rubuta yanayin lokaci da zan wa re yanda zan tsaftace wato cikin gida, yanayin lokaci da zan wa re, wanda zanyi aiki da ya shafi girki, yanayin lokaci da zan wa re wanda zan fita wa lau kai ziyara wa lau gaisuwa ga wani abu in ya faru [na kan] duk na kan yi wato tsare-tsraen nan, na kan kuma rubuta tsara-tsaran, Sabida wannan abun, ya tafi mun a yadda nakeso kuma a lokacin da nakeso. Da farkon fari, wato na kan rubuta yanayin yadda zan gudanar da ayyuka, tunda daga kan safiya, har i zuwa wuni. Yayin da wato nake cire lokaci da zan yi amfani da shi, wanda zan yi tsafta na jiki, da wanda kuma zan yi tsafta na cikin gida. Yayin da akwai aikace-aikace da dama da safiya, [wadda idan na] wadda zan ba shi lokaci wato na musamman [kamar] wato ka ma daga kan tashi da safiya, bayan tsafta na jiki, akwai tsafta na cikin gida, yayin da nake gudanar da shara, wanke-wanke, wato ayyuka da ya shafi girki na abinci. [wanda] na akrin kumallo wanda ya shafi ganyen sahyi da dai sauran su. Na kan wa re lokaci ne wato in ba da ga daidai iya lokacin d azan fara kuma ina so da lakaci ka za in tsaida shi, sannan in ka ma aiki na gaba. Kamar yadda mu ka sani ne, baya ga aikace-aikace da ya ke a cikin gidaje, wato akwai kuma fita, [wataƙila wurin] wato na kan wa re lokaci na zuwa gaisuwa na 'yan uwa da abokan arziƙi a wannan wuni, wanda shi ma lokaci ne mai zan kan shi. mai zaman kan shi/ Duk abubuwan da nakeyi ina yin sa a bisa tsari, ina kuma rubuta shi yanda zan yi shi a kan lokaci, kuma a yanayin yadda nae da buƙata. Nagode.

Barka da warhaka. Yadda wato abincin da nafiso in Karya dashi Ko inyi Karin kumallo dashi da safiya shine koko da ƙosai. Wato koko da ƙosai abinci ne da yake faranta min rai, abinci ne da nike Jin daɗin cin sa da shansa wato da safiya, ya kan ƙara min ƙarfi da kuzari a jikina na wajen gudanar da ayyuka na, na yau da kullum. Shiyasa nakanyi shi da kaina,, kamar yadda wato nake yin sa, yadda nake shirye-shirye, yadda nake yin wannan wato koko da ƙosai. Da farkon fari, wato nakanyi amfani ne da gero, yayinda zan jiƙa gero ne a ruwa, bayan na jiƙa a ruwa, zan bada shi a kai izuwa niƙa, bayan anje an niƙo an kawo, wato nakan amfani da rariya na ta-ta, wanda yake da laushi, sannan inyi ta-tan sa, bayan nayi wannan ta-ta, na kan barshi ya jima yayinda wato shi asalin ƙulli na kunun zai koma izuwa ƙasa. Sannan ruwa ya taso izuwa sama Sannan baya ga nan nakan tsanta wani, nakan tsiyanye wannan ruwan da ya kwanta a kan ƙullin, sannan in ɗebi asalin wato ƙulli wanda akece masa da gasara, wanda zan wato ɗan sa ruwa kaɗan a kansa, sannan a tafasa ruwan zafi wato a kan wuta, bayan na tafasa ruwan zafi, zan ɗebi ruwan zafin nan in dame wannan wato kunu dashi, wannan wanda zai bada wato koko. Yayinda da zan sha nakanyi amfani da sukari wato wajen zubawa a cikin wannan koko. Sannan yanda nake shirye-shiryen Yanda nakeyin wato ƙosan kansa, nakan ɗauki wake inyi surfensa, Kamar yadda na sani, surfen wake wato akanyi shine baya-baya, yayinda za'a rabashi da hancinsa, bayan nayi surfe, nakan ɗau rariya, wato wanda zan wanke waken dashi, bayan na wanke wake, wato na rabashi da dusansa, za'a bar dusan a gefe, sannan zan ɗauki waken in saka masa tattasai, tarugu, albasa akai, sannan aje a niƙa min. Bayan an niƙo an kawo, wato nakan sa masa gishiri, ƙosai wato bayi da buƙatar magi, koda za'a sa magi ma saidai ko fari ɗan kaɗan, amma bana sa magi, nakan ɗan saka masa gishiri ɗan dai-dai, sannan in ta wato gaurayashi, ina gaurayashi, wanda akanyi bugunsa, idan na bubbugashi, zakuga cewa ƙosai yadda zai fito yayi kyau, idan na gauraye ƙullin da kyau, wato sai in sa mangyaɗa a wuta, sannan in fara tuyansa, ina amfani ne wato da cokali wajen wato ɗibar ƙullin wake na wato in zuba, wanda nakanyi ƙosan yayi kyau kwarai da gaske. Nagode.

Barka da war haka, lokaci na karshe da naji daɗin wato, zama da iyali na, wannan lokacine, wato da yara, suka samu hutun makaranta a wannan lokaci naji daɗin sosai, gamida wato yanayin wurare na shaka tawa na wasanni na yara da muka fita dasu wato da me gidan baki ɗaya yayinda a wannan lokaci na hutu wato yara basa makaranta wannan lokacine da muka ɗauki yara wato tare da me gida na mukaje izuwa guraran shaƙatawa kamaga guraren wasa na yara wanda wato suma suka ka sance acikin farin ciki wanda akwai kayayakin wasa kala na daban daban yayinda da muka kaisu inda zasu je suji daɗin rayuwansu gamida kaya na lilo kaya na zamin zamin kaya na wato na abubuwan wasanni na yara kala daban daban wanda ze rika juyawa dasu, yayinda wato yaran suka kasance acikin nishaɗi wanda muma, muka kasance acikin nishaɗi, wato rayuwan tayi daɗi sosai kasancewan wato lokacine ne na hutu kamar yarda kamar wato yarda ake samun lokaci wato seda hutu yara suke samu lokaci to a wannan lokaci naji daɗi kwarai da gaske yayi da bayan ga wurin da muka kaisu na wasanni yara na shaƙatawa wato sunji daɗi suma sun gwada farin cikinsu sun kuma ji daɗin rayuwansu bayan ga nan, wato mun tafi wurin da ya shafi wurin kalle kalle wato yanda zamuyi wasanni amore rayuwa kamar yanda aka sani wato akwai wurare daban daban, wanda wato iyali sukan iya zuwa suje suyi dan hutu muma mun ziyarce wannan wuri yayin da wato akwai abubuwa daban daban na kalle kalle wurin kallan namomin daji, da dai sauransu wa'ƴannan huri, huri wato da muka ji daɗin wato kai ziyara a wannan wuri muka yi kallon kalle abubuwa da suka shafi wato na momin daji sannan da guraren hurin da ya shafi na wanka wurin da ya shafa na abubuwa da zaka kalla kaji daɗin rayuwa wannan ziyarce ziyarce da na yi rayuwa ko kuma ince wannan ziyarce ziyarce da muka wato da iyali na, abun ya faranta mun ryai kuma yamun daɗin ƙwarai da gaske yayin da wato yara ma suka kasance acikin farin ciki nima na kasance acikin farin ciki sannan me gidan kansa yakasance acikin farin ciki rayuwan ya birgeni ya kuma mun daɗin ƙwarai da gaske gami da cewa irin ziyarce ziyarcen da muka kai abubuwan wato gwanin nagode.

Barka da warhaka. Da farkon fari dai idan na tashi da safiya, nakan yi wasu aikace-aikace wanda wato sukan ƙarfafa mun gwuiwa, kuma su kan sa inji daɗi a cikin rayuwa ta. Yayin da na tashi wato akwai aikace-aikace da suka shafi na cikin gida, wanda wato nake gudanar dasu. Yayi da farkon fari idan na tashi na kan yi ƙoƙari wajan wato tsafta na jiki, baya ga tsafta na jiki akwai tsaftace-tsaftace da ya shafa na cikin gida, wanda da tashin farko wato akwai abubuwan da suka shafi wato shara wanda tsafta ne na muhalli na cikin gida. Akwai abun da ya shafi wanke banɗaki wato bayi kenan, wannan shima tsafta ne na mahalli. Sannan na kan koma wato madafa, inda zanje wato inyi girki, girkin da ya shafi wato karin kumallo, abun karyawa kenan. Yayin da nan ma madafan na kan tsaftace shi, na kan share shi, na kanyi wanke-wanke kafun nan in fara ga wato abun da za ayi karin kumallo da shi. Baya ga nan wato na kanyi ƙoƙari wajen yin abun wato karin kumallo, yanda zan shirya abubuwa da zan karya da shi, kamar yadda nake yi wato na kanyi amfani ne da abun da nafi so. Yayin da nafi so in karya, na kan karya ne wato da koko da kuma ƙosai, yayin da na kanyi ƙoƙari wajen wato yin aikin da kaina, wanda nake wato haɗa yanda zanyi kokon da kuma yanda zanyi wannan ƙosai. Wanda na kan bada gero ajiƙa injinƙa wato a kai a niƙa a dawo mun dashi, wanda bayan nayi tata na kan ɗebi wannan ƙulli in dama kunu, dud da safiya nake wannan aikin. Baya ga koko da zanyi, na kanyi wato shirin yin shi kanshi ƙosan, yayin da nakan wanke wake in surfe shi a kai ga niƙa, bayan an dawo na kan wato gawraya shi in masa haɗi da ya kamata in fara tuya. Yayin da nayi wato abun karyawa na gama na karin kumallo, na kan kawo in zo in ajiye wato a zauna a karya da iyalai da baki da iyali baki ɗaya. Kamar yadda nake yi, baya ga karyawa wato na kan tashi inzo in cigaba da wasu aikace-aikace na cikin gida, kama daga kan wanke-wanke na abubuwan da wato aka ci wannan abun karyawa da shi, na kan wawwanke, na kan sake wato tsaftace wato madafan, yayin da zanyi goge-goge na abubuwan na nai aiki da su, yanda wato zan bar wannan madafa a tsaftace har i'zuwa ga wato lokacin da zan sake shigan sa. Wa'innan abubuwa, abubuwa ne da nake yinsu wato da safiya, idan nayi wannan wato nakan zauna ina kalli talabijin, ko in zauna wato in shiga na'ura mai ƙwaƙwalwa yanda zanga abubuwa da zasu amfanad dani. Nagode.

Barka da warhaka abubuwa da nake yi duk sati wato ya ƙunshi kai ziyarce ziyarce zuwa gidajen 'yan uwa da abokan arziki da kuma wato wurare da ya shafi na shaƙatawa waɗannan wurare wato na kan kai ziyara ne kusan duk sati wanda na kan yi wato ƙoƙari ganin cewa nayi ziyara wato a sati wani lokacin ma wani abun ya kan taso kama daga kan wato gidan da aka yi haihuwa wanda wato ko na ɗan uwa ko na abokan arziki ko na ƙawaye da dai sauransu na kan je in kai ziyara wanda zan yi gaisuwa na musamman na taya farin ciki na wannan haihuwa da aka yi haka in bikin aure ne ya taso a sati na kan fita wanda na kan je nan a gudanar da hidima da ni nima in taya farin ciki haka kuma idan wato wani abu ne ya faru na wato ko rashi da aka yi abinda ya shafi na baƙin ciki na 'yan uwa da abokan arziki ko maƙota nan ma a sati na kanyi ƙoƙari in shiga in je in yi gaisuwa mafiya yawan lokuta wato a sati na kan fita ne sabida ziyara wanda zanje in sadar da zumunci in kuma yi gaishe gaishe wanda ya shafi "yan uwa da abokan arziki baya ga wannan na kan ziyarci wato wuraren shaƙatawa wanda wato zanje kama daga kan wurare na fikira na wasa na barkwanci na ban dariya wanda zai nishaɗantar dani zuwa ga wurare wato na shaƙatawa wanda zan kalli abubuwa waɗanda za su faranta min rai waɗannan abubuwa da nake yi wato gudanar dasu a sati su kan taimaka min ƙwarai da gaske yayin da za ku ga za ku ga cewa idan na fita fitanma kan shi wato wani abu ne da yake faranta min rai wanda bayan ga aikace aikace da nake yi a cikin gida na wato wannan fita da nake yi in kai ziyara ya kan taimakawa rayuwana ƙwarai dagaske yayin da ko da a ce raina ya ɓaci ko kuma inji wani lokcin na yi aiki a cikin gida nagaji da dai sauran su wato yayin da na fita wannan ziyara sai in kasance a cikin farin ciki sai in kasance a cikin murna wani lokacin ma idan raina ya ɓaci wato in na tashi a wannan satijn na fita na kai ziyara ga zuwa wuraren da ya shafi na shaƙatawa ko na fikira ko na fikira za ku ga cewa akan bada labarai na abubuwa na ban dariya wanda wato zai faranta min rai ya kan sa in mance da wasu damuwoyi na cikin gida da dai sauran su shi yasa na kan yi ƙoƙari a satin in fita in kai ziyara wurare da ya shafi na shaƙatawa wurare da ya shafi na abubuwan ban dariya da dai sauran su ya kan taimaka min ƙwarai da gaske wajen rage mun yawan ɓacin rai da kuma wato ya sanya mun farin ciki nagode

barka da war haka wato yadda nake tsare tsare na ayyuka da nake gudanarwa a wuni wato ya danganci yanayin yadda na tashi da safiya yayin da da farkon fari na kan wato yi tsare tsare da fidda wato abubuwa da zanyi na ayyuka wanda ya kama wato daga amfani da lokaci yayin da wanin ma na kan rubuta wato yanayin abubuwan da zanyi wato abubuwa da zan yi su a wannan wuni kama daga kan na aikace aikace da dai sauran su sannan na kan wato rubuta daga gefe wato abubuwa da nake tunanin yin su wato a gaba yayin da wato idan na tashi wannan ayyuka duk abubuwan da zanyi kama daga kan safiya zuwa wato yammaci ko in ce dare da zan yi bacci kowanne abubuwa kama daga kan ayyuka da zan yi su na kan wato na kan wato bi su daki daki a bisa kan lokaci yayin da kowanne aiki na kan ware masa lokaci na musamman wanda idan nayi wannan aiki wato zan je wato aiki na gaba yayin da kowanne wato na bishi daki daki na bi wato na kuma yi amfani da lokaci abubuwan su kan zo min a cikin sauƙi sannan na kan yi abubuwa ya kan zo mun in yi shi a yadda na ke da buƙata ko kuma in ce a yadda nake so yayin da abubuwan da nake so in yi su a gaba in nayi abubuwan da wato zan yi tunanin su na kan zauna wato da safiya su ma in rubuta su yadda duk abunda nake da tunanin yin sa a gaba wanda zai kawo min cigaba na kan rubuta sabida wato in bi shi a daki daki duk abinda ka yi shi ka rubuta shi wato ya kan taimaka maka ƙwarai da gaske wajen cimma burin wannan abu sannan abinda zan yi shi a wannan wuni na kan rubuta kama daga kan ayyuka da zan yi su da safiya a gidana wato ayyuka da zan yi su da rana ayyuka da zan yi su da yamma wato da wanda zan yi da dare kafin zuwa lokacin bacci kowanne aiki na kan bashi lokaci kowanne aiki na kan bashi yanayin yadda zan yi shi sannan kuma in fita ta kama wato na kan a wannan wuni? ware ga lokacin da zan fita sannan ga lokacin da zan dawo in da wani ziyara da zan kai na kan sa wato lokacin fita da kuma lokacin dawowa na sannan kuma da lokacin da zan gudanar da ayyuka da cikin gida na kowanne aiki da zan yi shi a wuni wato na kan bishi ne daki daki kuma na kan yi amfani da lokaci wato wurin tsare tsare na yananyin ayyuka da zan yi wanda zan yi shi ya tafi mun a yadda nake so a kuma lokacin da nake so nagode

Barka da war haka wato idan dai ni ma'aikaciya ce na wato tsayawa a kan hanya wanda ya haɗe wato na yanda zan riƙa bada hannu na mutanen da za su wuce yayin da wato wani wai ko kuma in ce mai laifi wanda ya zo ya sa kai zai wuce wato a yananyin da ban bashi hannu ya wuce ba idan na tare shi wato tambayan da zan fara yi masa shine wato yayi ƙoƙari dan in fara tambayan sa ne kan cewa wato shaida da aka bashi na wato lasisi da zai ja wannan mota sabida duk mota wanda ya iya mota a kan bashi shaida wato na cewa ya iya wannan motan kafin nan ya ɗau mota yace zai hau kan hanya dashi wanda zai tafiya cikin gari har yaje ga zuwa wato wannan mahaɗa na titi da zai je wato yayi ƙoƙarin janyo hatsari ma mutane ko yayi ƙoƙarin janyo wani abu da ba a da buƙata yayin da kamar yadda muka sani idan dai har aka barshi ya sa kai ya wuce in dai ba ma'aikaci a wurin in dai ba na nan in da an bar shi ya wuce zai iya jawo hatsari sabida ba a bashi hannu ba bai kamata a ce ya wuce a wannan lokaci ba dole za a iya samun wata mota wadda za ta sako kai a hanyar da wato na riga da an bada hannu wanda yayin da idan ya wuce zai iya janyo hatsari yadda za ai buge buegen mota wanda daga buge bugen motar za su ga cewa a kan iya hatsari a kan yi asarar motan ba ma motan ne kaɗai damuwa ba akan iya jin ciwo baya ga cin ciwo baya ga cin ciwo a kan iya asarar rayuka baki ɗaya ya wanda ba a da buƙatar haka tambayar da zan fara yi masa shine ya bani wato shaida na lasisi da aka bashi cewa ya ja mota wato da aka bashi cewa ya tuƙa mota tambayar da zan fara yi masa kenan idan har yana da waɗannan takarda duk yana da wannan wato shaida da aka bashi na tuƙa mota tambaya na biyu da zan masa shine yaya aka yi bayan ya iya mota don wasun su kan ɗauƙi mota ma ba tare da sun iya ba ba suje suka koyi motan aka kuma basu shaida cewa su tuƙa mota a cikin gari su fita ba sai kuga kawai sun ɗauki mota sun kama hanya don suna da hali ko kuma motan ma ba nasu bane na gidan su ne ko na iyayensu ko na wani nasu ko na abokai da dai sauran su za ku ga cewa in suka ɗauki mota kawai za su je ba su san yanayin kan hanya da dokoki da yake kan hanya ba za su sa kai ne za su wuce ko da sun je irin wannan mahaɗa na kan hanya idan na tambaya wato ya bayar zan tambaya na gaba shine idan dai har yana da waɗannan takardu me yasa shi zuwa ya wuce wanda zai jawo hatsari ga mutane ya zama dole ai masa wannan tambaya sabida a kare rayukan al'umma nagode

Barka da war haka kafin wato in kama hanya zuwa ga tafiya makaranta wato nakan gudanar da wasu wato abubuwa muhimmai wadda wato zan fita kafin izu wa tafiya makaranta wadda za mu ga cewa wadda so dayawan lokaci bayan na shirya zan tafi nakan wato shirye shirye na abubuwa da zan tafi makaranta dasu kama da ga kan littattafai wanda zanyi anfani dasu da da wato biro, da da wato biro da sauran wasu abubuwa wanda zan shiryasu su wato a cikin jaka izuwa makaranta yayin da na gama da wadannan shirye shirye wato zan fita i zuwa tafiya makaranta, yayin da wato banida abin hawa bawai abin hawa ne nake dauka in tafi dashi ba sau da yawan lokaci idan na fita wato nakan wato nakan tsayane a gefen hanya yayin da zan tsaya nem yayin da zan tsaya neman wato abin hawa kuma wani lokacin sai kuga cewa abin hawan ma ya na da huyan samuwa yayin da zan fita akan lokaci na na gama duk wasu wato hidindimu da shirye shirye da ya kama na cikin gida wato idan na zo ga tafiya sai kuga cewa na tsaya akan hanya wanda a nan ne zan jira abun hawa kama da ga kan na keke napef ko na babur da dai sauransu wanda zai iya dauka na i zuwa makaranta yayin da sau da yawan lokuta zan ga cewa bayan fita nafita wato nabar gida akan lokaci amma sanadiyan abin hawan ba nawa bane sai kuga cewa na je na tsaya wato ina ta zaman jiran abun hawa wanda zai daukeni ya kaini i zuwa ga makaranta yayin da samun abun hawan ma ya kan yi da samun abun hawan ma yakan yi wahala kwarar da kwarai da gaske a lokuta da ban daban wanda gashi na fita zan isa ba tare da wato na bata lokaci ba amma a sanadiyan neman abun hawa sai ku ga cewa na wato ma tafi a makare na isa wato a latti wadda wanda daman bani da niyan latttin ko kuma ince banida bukatan hakan ina so ne na isa akan lokaci wani lokacin kuma sai kuga cewa bayan na gama shiri na fita wato koda na sami abin hawan wani lokacin da huri sai ku ga cewan an je wato an samu cikowa ko cincirindo na ababan hawa wato a hanya da yakeda wato mahada yayin da wannan hanyan za kuga cewa an tsattsaya ana kokarin neman hanyan samun yadda zaa huce musamman ma da safiya yayin da maaikata, yan kasuwa, da yan makaran tan da dai sauransu duk suke kokarin hucewa, sai kuga hanya da yakeda mahada wato titi da ya kasance an je an tsattsaya a gurin yadda har mutun wato wani lokacin sai kuga cewa na makara a wannan huri kafin na isa izuwa makarant na isa a makararen lokaci na gode

Barka da war haka a a abubuwan tafiye tafiye wato da muke dasu gaskiya ni nafi son tafiya a jingin sama kasan cewan wato tafiya a jingin na na sama wato abine da wato zai kai mutun akan lokaci san nan wato babu sauran wahale, wahale da muke gani wanda wato ake wannan tafiya wato a kansa yayin da zamu ga cewa tafiyan da, zaa yishi a wato a wata mota wanda, zaku ga cewa wata tafiya na mota zaa dauki awa hudu, awa biyar ko kuma huni guda, ma awa shida amma yayin da wato tafiyan ya kasance a jirgine a cikin, awa biyu zaku ga cewa, awa daya na isa wato inda nake da bukatan na isa shi isa nafi son tafiya a jirgin sama yayin da zamu ga cewa wato sauran ababen hawa kama da ga kan keke nafep daga kan wato babura na abun hawa wato aka dauki togon lokaci wajen wato tafiya, akan su akan ja lokaci wanda zaku ga cewar sau da yawan lokaci kafin mutun ya kai mutun ya gaji wani lokacin ma idan na tare abun hawa na babur zaku ga cewa kafin, ya kaini inda zan isa wato wanin ma sai a yar da kai a gefen hanya yayin da zaku ga masu babura su kan yi tafiya da gudu akan hanya kuma ga motoci a ciki kuma wanin zaku ga cewa keke nafeb idan ya daukeka zai ajiye ka wato bazai kaika har iya cikin wato in da ka ke so ka je ba idan unguwan da kake so kaje ko hurin da kake son kaje mai lingu ne zai iya ajiye ka a bakin hanya yace maka shi bazai shiga wannan huri ba yace maka shi bazai shiga wan nan huri ba akwai wato motoci, suma na sifiri wan da idan na shiga wanin zaku ga cewa zai ce maka ga daidai iya inda zai tsaya shi bazai kaika, iya inda kake da bukata ba ko wanin za kuga cewa akan dauki lokaci, kwarai, da gaske wajen tafiya yayin da ka shiga mota zai dauke ka ne wajen wato awa nawa ko kuma in ce huni guda kuna nan kuna tafiya akan hanya wanda wanin ma ina fargaba ko barayi ko wasu abubuwan da zasu tareni a kan hanya baya ga tunanin koda barayi, zasu tareni akan hanya akwai wato fargaba na yanayin yadda, wata motan idan ta zo, wasu sukan wato kaucewa hanya su je su bigi, rami yadda za suje su zubar daku a gefen hanya wasun su je su bigi rami, wasun kuma su kaucewa hanyan su su je wani hanya da za a je ayi gore na motoci gaba da gaba ire iren irin wadan nan abubuwa su ka sa wato nafi son wato tafiya a jirgin sama wanda ya fi mun kwanciyan hankali ya fi mun jin dadi ya fi min isa kuma akan lokaci na gode

Barka da war haka Wato yanda zaka hada abinci mai lafiya wanda zai ƙara maka lafiya da kuma ƙarfi a jiki Wato da yammaci ya kunshi Wato zanyi bayani akan Wato yanda za kayi Wato tuwan shinkafa da kuma Wato Miya Wato da yammaci ya kunshi Wato zanyi bayani akan Wato yanda za kayi Wato tuwan shinkafa da kuma Wato Miya na ganye kamar yanda muka sani Miyan ganye akan kirashi da miyan taushe yayin da Wato da farkon fari zaa sa Wato ruwa ne a tukunya yayin da akan shiga madafa ya kasance a tsaftace kayayyakin da zaayi aiki da shi sannan sai a sa wato ruwa a tukunya wanda ruwan ya kasance dai dai wato ba mai yawa ya danganta daga yanayi wato danyen shinkafan ka da zaka yi amfani da shi wajen gudanar da yin wannan tuwo yayin da kasa wato wannan tuwo kasa wannan ruwa a tukunya zaka daura shi bisa kan wuta bayan ka daura zaka zo a dibi wato shinkafa danyen shinkafa na tuwo ba shinkafa da ake dafa shi ba akwai Danye wanda akeyin tuwo da shi yayin da zaku ga cewa inda tsibta a ciki kama daga kan tsakuwa yana da kyau ya kasance an tsince shi an bushe shi an tsabtace shi an gyara bayan ga nan zaa wanke shi idan aka wanke aka zo a barshi ya dan jika kadan da ruwa akai sannan a diba a sa Wato a cikin ruwa da yake kan wuta wanda yake tafasa yayin da idan akayi haka za a rage wuta saboda kasancewan tuwan shinkafa baya buqatan wato ruwa ya masa yawa a kasan sa zai iya saurin fara kamawa sannan kuma sai kaga cewa ka ga ciki tuwan bai nuna ba shiyasa akan rage wuta wannan tuwo ya rinqa yi wato a hankali yana dahuwa a hankali yadda tuwan zaiyi wato yayi kyau bayan ga nan wato zaka fara hada yanayin yanda zakayi miyan ka yayin da zaka ɗebi kayan miya wato tattasai tarugu tumatur albasa ka kai markaden sa bayan da kayi markaden zaka daura tukunya Shima daban yayi da zaa ɗebi manja a saka wato a wuta sannan a yanka albasa a sa masa wanda zaa toya wannan manja sannan a kawo kayan Miya a sa a toya bayan ga tuyen kayan miyan da zaayi wato zaa zo in ya soyu a saka masa ruwa baya ga ruwa da zaa sa za ayi amfani da gyada ko kuma in kana da agushi zaka saka in baka da agushi zaka iya daka gyada ka sa yayin da zaka dauki wato sinadarin dandano ka sa a sa masa wato sinadarin dandano a ciki yayin da zaa barshi ya dahu in kana da kifi zaka iya sa kifi in kana da nama wato zaka iya tafashe naman daban kafin ka sa a ciki wanda zai nuna wato yanda ake da bukata yayin da wannan Miya ya nuna wato zaka yanka ganyen alaiyyahu ka zuba idan ka zuba ganyen shi baa son ya jima wato idan bai jima ba yafi yayi kyau daga nan ka gama wato da miyan ka na taushe sannan tuwan ka ma in ya riga da yayi zaka tuka shi wannan abinci ne da yake ƙara lfy a jikin mutum kasancewar akwai sinadarai daban daban da akayi amfani da su kuma abinci ne da yake taimakawa wajen karawa mutane lafiya nagode

Barka da war haka wato abincin da nake cin sa a gida ko idan na fita wato wani wuri nake cin sa na ke wato cin sa shine tuwon shinkafa da miyan taushe yayin da wannan abinci wato abinci da yake da daɗi kuma abinci ne da yake dauke da sinadari kala daban daban a cikin sa wanda zai ƙara wato wa mutum lafiya zai kuma wato gina masa jiki zai kuma ƙara masa ƙarfi da kuzari a jikin sa yayin da wato kamar yanda muka sani shi tuwo na shinkafa wato akan yi shi ne da ɗanyen shinkafa da tashin farko zaka jika ma shinkafan ka za ka gyara shi Inda tsinta ka tabbatar ka tsince sannan ka wanke shi ka ajiye shi gefe guda sannan zaka daura ruwan ka akan wuta wanda zaiyi zafi idan ya tafasa ka dauki wannan shinkafa ka zuba a ciki bayan ka zuba zaka rage masa wuta ya rinqa yi a hankali shima miyan taushe za ka fara ne da sa manja akan wuta wanda idan manjan ya soyu zaka dan saka masa albasa kaɗan a ciki Baya ga nan za kayi markaɗe na kayan miya wato tumaturi Tattasai tarugu albasa wanda idan kayi markaɗe za ka zo wato ka zuba wannan a ciki in kana da naman ka za ka wanke ka sa in da kifin ka zaka sa kifin a ciki yayin da wannan kayan miyan ya soyu da nama a ciki In kana da kifi zaka sa zaka sa masa ruwa ɗan daidai bayan ka sa ruwa za ka dauko wato agushi ka zuba in baka da agushi zaka iya amfani da gyada yayin da zaka sa gyada a cikin wannan miya idan ya nuna wato da wannan gyada ko da wannan agushi a ciki daga gefe guda zaka gyara ganyen bayan ka gyara ganyen alaiyyahu zaka yanyanka shi idan ka yayyan ka shi Wato na miya ana so a yanka shi ne ƙanananun yanka yanda miyan zai fito yayi kyau yayin da wato miyan yayi zaka dauki wannan ganyen alaiyyahu ka sa wato idan kasa wannan ganyen aliayyahu shi ganyen ba'ason a dafa shi ya dahu sosai ana so ne wato ya kasance baya baya sabida Wato sinadaran da ke jikin sa ya kasance in ka ci miyan zai maka amfani a jiki yayin da ka sa ganye zaka rage wuta kaɗan in ya turara zaka sauke miyan ka gama shi wannan shine miyan taushe sannan daga gefe guda tuwon ka kuma da ka rage wuta yana nan yana nuna idan yayi wato miyan ya gama tsotsewa zaka sa wato muciya ka tuka Tuwon ka bayan ka tuka tuwon ka wato za'a kwashe tuwon sannan a ɗiɓi wannan miyan taushe da aka yi wanda zai ba da tuwo da miyan taushe abinci ne da yake da matukar daɗi yake ƙara lfy a jikin mutane ka gami da cewa akwai sinadarai daban daban kuma yake ƙarawa wa mutane ƙarfi a jikin su yake kuma Gina masu jiki nagode

Barka da war haka lokacin da zamu maida wato ko kuma ince mu ware lokacin iyalinmu wanda ze kasance cikin farin ciki zaka kasance wato cikin murna shine wato yanayin yanda muka samu lokaci na zama da wato iyali ya kasance wato an samu zaman lafiya da kuma wato son juna, yaayinda aka samu wannan, za kuga cewa wato iyali sun kasance a cikin farin ciki, yaayinda wato za'a gudanar da wasu wasanni kala daban-daban a cikin gida, koda a cikin gida ne wadda zakuga cewa mafiya yawan lokaci wato iyali sukan ajiye abubuwa na kaye-kaye na wasa kala daban-daban wanda idan suka samu lokaci zasu zauna suyi wannan gudanar na wa'innan wasanni wanda ze sasu jin farin ciki ze sasu jindaɗi wato a rayuwarsu ba yaga wa'innan abubuwa na wasanni da ake warewa a ajiyesu a cikin gida wato akwai wasanni kala daban-daban wanda za'ayi su baya ga wannan, wato za'a iya fita wurare na shaƙatawa wanda za muga sau dayawan lokuta ire-iren waƴannan gurare na shaƙatawa yakan faranta ran iyali yaayindawato miji da mata da kuma 'yayansu wato za'a fita aje izuwa guraran shaƙatawa wanda za'aje a ga abubuwa da dama, wato wanda ze sanyaya zuciya yasa wato iyali a cikin farin-ciki yaayindaza muga cewa akwai wurare da suka shafi na fikira wanda wato iyali sukan ziyarci wannan wuri za kuga cewa mata da miji da 'yayansu sun fita gaba daya sunje izuwa wannan wuri na fikira wato wuri na fikira, wuri ne da ake zuwa wanda wato ake bada labari, wanda suka kware a bada labari na abin dariya wanda zasu bayar kaga cewa an saka wato ma'aurata, an saka iyali a cikin farin-ciki an kasance ana cikin murna da kuma jindaɗin rayuwa wanda dama haka ake da bukata. Yaayinda za muga cewa ire-iren wannan wuri yana taima kawa wato wajan faranta wa iyali rai wajan jindaɗin rayuwa na iyali baki daya Yayinda aka bar wannan wuri daya kama na fikira akwai wurare da dama na shaƙatawa wanda wato ma'aurata zasu fita suje su wato gagga abubuwa da ze faranta musu rai wanda zasuyi wasanni, wurare da aka tanada da furanni, da wasanni na yara dama su manyan kansu wanda zasuje wato su kasance a cikin farin-ciki au suyi wasanni kala daban-daban wanda zasu ji dadin rayuwarsu. Ire-iren irin waƴannan abubuwa na zuwa wuraran shaƙatawa da kuma wasanni da za'ayi a cikin gida, wato abune da yaje sanyaya wa ma'aurata rai kuma abune da yake sa iyali a cikin farin ciki da kuma jindaɗin rayuwa, Nagode.

Barka da war haka. abunda nake jindaɗi wato na yinsa da iyalina shine wato wasanni yaayinda wato zakuga cewa nakan ware lokaci da zanyi wasa wato koda a cikin gida nane, da yarana da kuma wato mai gidan kansa yaayinda akwai kaye-kaye na wasanni kala daban-daban wanda wato zamu zauna muyi wannan wasa wanda kowa ze kasance cikin jindaɗi cikin farin ciki, wani wasan zanyi shine wato da yara, yaayinda yarana zasu wato suka samu lokaci zamu zauna mu gudanar da wannan wasa, wanda akwai kaye-kaye ko ince kayayyakin wasa kala daban-daban wanda wato na tanada wanda muke yinsa wato koda a cikin gida ne. Baya ganan, mukan hadu gaba daya wato a gidan dani da mai gida, da kuma 'yayanmu yaayinda wato muke guda nar da wa'yannan wasa wato wasaanni, su kama daga kan wasanni na guje-guje wanda kamar yadda muka sani jijjiga jiki ne motsi da jiki ne wanda ze kara mana lafiya ze kuma kara mana wato karfi a jikin mu da kuma jindaɗin rayuwa. Bayan ga wasanni na guje-guje akwai wasanni kala daban-daban wanda wato suke da suna daban-daban wanda muke gudanar dasu a cikin gida, wanda wannan yakan farantamin rai kwarai da gaske, ina kasancewa a cikin farin ciki yaayinda nake wasa da wato iyalina. Yaayinda wani lokacin kuma za kuga cewa bayan wasanni na gida mukan iya fita wurare da zamuje wato muga abubuwa wadda ze faranta mana rai kama daga kan wura ran shaƙatawa wanda zamuga wato abubuwa anan shima na wanni kala daban-daban, kama daga kan wasanni na yara wanda zamu sanyasu akan lilo, mu rika yawo dasu wato suna lilon wanin kuma zamu sasu a abin wato zame-zame yanda za'a sa yaro ya gangara a sake dauko shi a ko kuma abinda ze rika kewaye yara wanda zamu rika turasu wannan abubuwa wato yakan sani farin-ciki, yakan sani wato jindaɗi na rayuwa nakan kasance a cikin murna sannan baya ga irin wa'yannan wurare akwai wurare da dama wanda muke fitar sa, wanda yake faranta min rai wanda wurare ne nakai ziyarce-ziyarce na abubuwa na ban sha'awa, na burgewa wanda muke zuwa wato mu gani. Baya ganan wato da muhimman abubuwa a cikin gida wanda koda mun dawo zamu gudanar da wa'yannan wasanni wato da yara da mai gidan kansa wanda ire-iren wa'yannan wasanni sukan farantamin rai sukan sani jindaɗin rayuwa, nagode.

Barka da war haka. Wato abinda ze taimaka wajen wato rage gajiya bayan dawowa daga wurin aiki wato da yammaci wato suna da dama, yaayinda zamuga cewa bayan an dawo daga wurin aiki wato akwai abubuwa da za'ayi wanda ze kasance wato yaa ragewa mutum gajiya a jikinsa ya sashi cikin farin-ciki ya kuma sashi a cikin nishadi yaayinda daga tashin farko wato awkai buƙatan wato girki wanda girki abune da muka sani wato dafa abinci wanda abincin idan aka dafashi idan wato ka dafa abincin zaka zauna kaci wannan abinci, wanda kamar yadda muka sani dama bayan dawowa daga wurin aiki ze kasance wato mutum yana jin yunwa a jikinsa yaayinda kayi abinci wato ka zauna kuma kaci abincin gaskiya ze faranta maka kwarai da gaske ze rage maka kuma wato gajiya ajikinka, ze sanyo maka hutu da ƙarin samun karfi a jiki. Baya ga abinci da zakayi ka zauna kaci, wato zaka iya hada wato ruwan shayi kamar yanda muka sani ganyan shayi idan aka dafashi wato abune da yake sa kuzari yake sawa mutum karfi a jikinsa yayinda kaji gajiya, ka dawo kayi aiki ka gaji ka samu ruwan shayi wato da ɗan zafinsa kasha wannan ganyan shayi wato akwai sinadarai a jiki wanda yake wato waskar wa mutum da jikin sa yaayinda zakaji cewa idan kasha wannan shayi jikin ka ya waske kaji zaka kuma samu karfi a jikin ka na wanda zaka ma iya yin wasu abubuwan da dama a cikin gida kafin izuwa lokaci barcin ka, shi yasa yake da kyau bayan kayi abincin ka ka gama abinci ka ajiye zaa kaci ka taa nadi wato ruwan shayi, ruwan shayi wato mai zafi, wanda idan kaci abincin zaka dauƙi wannan ruwan shayi kasha, wannan ruwan shayin abincin da kaci da sinada rai a ciki da dama wanda zai taimaka maka wajan samun ƙarin lafiya a jikinka da kuma samun ƙarfi sa'annan wannan kuma ruwan shayi ko ince ganyan shayi da zaa kasha shi kuma yakan waskar da gajiya sa'annan yakan sa mutum yaji ƙarfi a jikinsa, yakan sa mutum yaji kuzari a jikinsa. Baya ga wannan wato idan ka wuce wannan matsayi ka samu abinci kaci ka samu shayi kasha da zafi ya waskar maka da jiki zaka iya zama kaama daga kan akwai kalle-kallena fina-finai wanda zai faranta maka rai, wanda zai sanyaya maka rai koda wato a talabijin ne idan ma babu talabijin zaka iya wannan kalle-kallen a na'ura mai ƙwaƙwalwa idan ba na'ura mai ƙwaƙwalwa zaka iya wannan kalle-kalle wato a waya na salula na hannu wannan duk yakan taimaka wajan rage gajiya wajan jindaɗi wato na rayuwa bayan dawo wa daga wurin aiki, nagode.

Barka da warhaka Yadda nake hutuna bayan na yi aiki wato ya kama daga yanayin yadda nake fara abubuwa na yayin da nake gid wato bayan na yi aiki yadda nake hutu nakan yi ƙoƙari wajen wato girka abinci yayin da idan na girka abinci, wato nakan zauna in ci wannan abinci, baya ga abinci nakan dafa wato ruwan shayi kamar yadda muka sani ganyen shayi yakan taimaka kwarai da gaske wato wajen cire gajiya a jikin mutum yadda wato mutum, in ya sha ruwan shayi bayan na yi abinci na ci nakan sha shayi a kai wanda ruwan shayin ruwa ne mai zafi sannan shayin yana ɗauke da sinadarai wanda yake warkas da jikin mutum yake cirewa mutum gajiya a jikinsa yayin da ka ci abinci ka ɗauki wato ganyen shayi ruwan shayi mai zafi ka sha zaka ji cewa ina jin cewa wato gajiyar ya fita daga jikina yayin da nake jin kuzari kuma ƙarfi a jikina wanda a wannan lokacin jinin jikina yakan waske kwarai da gaske baya ga abincin da na yi na ci na ɗaura da wannan wato ruwan shayi a kai na sha nakan wato zauna bayan na nemi wuri na zauna nakan yi kalle-kalle na fina-finai wato a talabijin yayin da wannan yakan sa in huta yakan kuma faranta min rai kwarai da gaske bayan aiki Bayan kale-kalle da nake yi, wato nakan zauna in yi hira da ƙawaye wanda wannan hiran ma yakan taimaka min wajen hutu wajen hutu da kuma jin daɗi da farin ciki na bayan dawowa daga wurin aiki baya ga nan wato nakan ɗan taɓa wasu aikace-aikace na cikin gida wanda bana wahalarwa ba wanda zan yi su wato ya kasance na huta wani lokacin nakan ɗauki na’ura mai kwakwalwa wanda zan shiga ciki in yi kalle-kalle na abubuwa da zasu faranta min rai wanda wato wannan hutu ne da nake yin sa bayan na gama aiki yana faranta min ina kuma jin daɗin yin sa Baya ga ma na’ura mai kwakwalwa ina amfani da wato waya na salula na hannu yayin da nakan samu guri in zauna in keɓance wato a inda zan huta wanda zan shiga wato yanar gizo in kalli abubuwa da dama na rayuwa abubuwa da suke faruwa da dai sauransu wanin ma idan na shiga yanar gizo na kalli, nakan kalli wato wasu fina-finai masu daɗi wanda zasu faranta min rai da sauransu wanda ire-iren waɗannan wato abubuwa sukan sani wato in ji jikina ya waske sukan sa in ji ƙarfi a jikina sukan sa in samu natsuwa da kuma hutu wato a cikin rayuwana nagode

barka da warhaka wato yadda ma makanike zaiyi shirye shiryen hutunsa da yammaci ko kuma ince da dare wato shine yanayin yadda da yake dawowa gida baya ga dawowarsa daga wurin aiki kamar yadda muka sani aikin makanike aiki ne da ake yin sa na shiga baƙin wato mota da shiga ƙarƙashin mota wanda zaku ga cewa jikinsu yayi datti dadai sauransu yayin da wato zasu gudanar da hutu bayan dawowarsu najin daɗi a daga cikin gidajen su abu na farko bayan sun koma gida wato zasuyi ƙoƙarine suyi shirye shirye na wanka musamman ma wankan a samu ruwa wanda yake da ɗan dumi wanda wato zasu fidda duk wani datti dake jikin su kamar yadda muka sani tsaftan jiki abu ne da yake da matuƙar mahimmanci abu ne da yake da matuƙar tasiri ga mutane, musamman ma waƴanda suke aiki na makanike wanda aikinsu ya shafi datti akodayaushe yayin da zasu riƙa ƙoƙarin in suka koma zasuyi hutu da yammaci su tsaftace jikin su su samu ruwa mai ɗan ɗumi suyi wanka dashi bayaga wanka in suka fito daga wanka sai su wa wato ainihin shafa mai wanda yake da ƙamshi wanda zai fitar musu da gajiya da kuma datti da suka ɗauko bayan sunyi wannan wanka wato zasuji cewa jikin su ya waske sun tsaftace wato jikin su bayaga wannan tsafta na jiki zasu koma izuwa madafa yanda zasuje su girka abinci yayin da muka sani abinci yakan taimaka wajen rage gajiya daga dawowa daga wurin aiki da kuma ƙara ƙarfi da lafiya wa wato mutane musamman masu aiki na makanike yayin da za'aje madafa a wato ayi girki bayan an girka abincin da ake da buƙata yana da ƙyau wato bakaniken nan ya samu, wato ya shirya ruwan zafi ma'ana, ruwan shayi kenan ganyen shayi wanda zai sha idan ya zauna yaci abinci wato ya ɗauki wannan ganyen shayi ko ince ruwan shayi mai zafi yasha akai wannan ruwan shayi zai taimaka masa wato wajen jin daɗin rayuwarsa kuma abincin ma zai taimaka masa wajen jin daɗin rayuwarsa wanda zai kasance yaci abincin ya ƙoshi kuma wannan abincin zai ƙara masa lafiya sabida yana ɗauke da sinadarai na ƙarin lafiya a jiki zai ƙara masa ƙarfi a jikinsa da kuma kuzari sannan wannan ruwan shayin shima wato yana ɗauke da sinadarai ne dake ƙra wa mutane lafiya da ƙarfi a jikinsu wanda gajiayan da ya ɗebo daga wurin aikinsa na makanikanci zai kasance wannan gajiayan ya fita daga jikinsa, ya kuma ji daɗin rayuwarsa yanda zai je yai barci wato cikin kwanciyar hankali nagode

barka da warhaka yadda nakeyi wato in cire gajiya a jikina da yammaci wato shine da farkon fari, wato yadda nake bi shine nakanyi ƙoƙari wajen wato yin girki yayin da nakan shiga wato madafa in gudanar da wato ɗan wasu aikace aikace wanda ba masu wuya ba, wanda wato nakan girka abinci wanda yake da lafiya wanda yake da sinadarai wato masu masu ƙarin lafiya wadda waskas da jiki nakan ɗauki waɗannan sinadarai wajen yin wato shirya abinci na musamman yayin da nakan yi wato abinci mai gina jiki wanda nakan yi tuwo, nakan yi miya na taushe wanda ya ƙunshi miya ya ƙunshi kifi da nama aciki wanda ire iren waƴannan abincin abinci ne da yake gina jiki yake ƙara kuma lafiya a jikin mutum bayaga nan nakan dafa ruwan shayi mai zafi wanda idan na zauna naci wannan abinci nakan dauki wannan wato ruwan shayin insha wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen wato ƙarin ƙarfi da kuma ƙarin lafiya wato a jikin mutum koma in ce a jikina yayin da nasha wannan ganyen shayi mai zafi nakan zauna wato wurin wato da zan zauna in huta wato idan nayi wannan yakan wato ciremin gajiya a jikina wannan ruwan shayin da nasha sannan yakan wato sanyamin kuzari a jikina bayaga nan wato idana nayi waƴannan abubuwa na abinci naci nakan zauna wato in huta bayana zama da zanyi in huta nakanyi anfani da talabijin wato wajen kalle kalle yayinda zanyi wato kallon ababe na finafinai na ƙasashen nan da ƙasashen ƙetare wanda wato zanji daɗi acikin rayuwana yanda ai cire min gajiya a jiki na bayan nayi wannan kalle kalle abu ne shima da yake sanya min hutu wato a wannan yammaci bayan na gama da kalle kalle nakan gudanar da wato wasu wato abubuwa yayinda wani lokacin nakan ɗanyi motsa jiki wanda zai daɗa waskar min da jiki zai wato waskar min da ƙwaƙwalwa baki ɗaya kuma wanda zai daɗa ƙara min lafiya a jikina bayan nayi wannan nakan zauna wani lokacin naka kunna na'aura mai ƙwaƙwalwa wajen da zan ga abubuwa, wani lokacin kuma nakan yi anfani da wayar hannu wanda zan shiga wato yanar gizo in ga abubuwa da dama wato waanda zasu faranta min waƴanda zasu daɗaɗa min kafin izuwa lokacin barci, nagode

barka da warhaka wato da zaka bi ya kawar maka daga da hankali wato a bisa kan wayar ka kafin izuwa lokacin barcin ka ya danganta daga yanayin abubuwa da zaka gudanar wato a wannan dare yayinda wato zaka ajiye waya kar kasa wayar wato acikin ranka yayinda zakayi wasu aikace aikace wanda wato zai ɗauke maka hankali wajen wato ɗaukan wannan waya kai anfani dashi yayinda wato akwai abubuwa da dama wanda zakayi su wanda zai faranta maka wanda kuma yake da matuƙar mahimmanci da kuma matuƙar anfani kafin wato lokacin barci wato yanda kyau ace zakayi wasu aiyuka wanda kama daga kan girke girke wanda zaka shiga madafa ka tsafatce wannan madafan kafin ka fara girki girki ya danganta daga yanayin abin da kake so wato kaci yayinda kake girki zakaga hankalinka yana kan wannan girki da kakeyi, baya kan waya wanda zakayi ƙoƙari ka girka abinda kafi so wato ka ci kama daga kan ire iren abincin da muke dasu walau tuwo ne, walau shinkafa ne walau duk abubuwa dai na abinci wanda kake da buƙata ya kasance zakaje madafa ka girka wannan abinci bayan ka girka wannan abincin wato zaka haɗa abinda zaka sha kama daga kan haɗe haɗe na kayayyaki na marmari da dai sauran su kaya wato kamar ruwan shayi in kana da buƙata zaka haɗa in baka da buƙatar ruwan shayi zaka haɗa kayan maramari da dai sauransu wanda idan kaci abinci zakayi anfani dashi shima akai wanda zai taimaka maka wajen ƙarin ƙarfi a jikin ka da kuma ƙara maka lafiya a jiki da kuma jikin ma baki ɗaya wannan wato aiyuka da zaka yi su wato zai kawar maka da hankali daga jikin waya kafin izuwa lokacin barci bayan kaci abinci wato nan ma zaka sake neman wani abu na gaba wanda zai kawar maka da hankali daga jikin waya wato kafin barci ba abinda zai kawar maka da hankali wato bayan kayi abinci zaka tsaftacewannan madafa kamar wato in ka tsaftace abubuwa da kayi anfani dasu ko in kayayyakin da kayi aiki dasu a madafa zaka iya zuwa ka zauna kayi kalle kalle a talabijin wanda idan ka kujna talabijin akwai wato tashoshi da dama wanda zakayi kallo a ciki wanda zai taimaka maka kaga labarai na baubuwa da suka faru a ƙasshenka dama wasu ƙasashe baki ɗaya bayaga nan wannan ma zai kawar maka da hankali daga jikin waya wato akwai motsa jiki zaka iya wato anfani da kayayyaki na motsa jiki in baka dasu zaka iya anfani da tsalle tsalle da wasu abubuwa da zaka motsa jiki zai kawar maka da hanakali daga jikin waya sannan zaka iya zuwa sannan kai wanka ka tsaftace jikinka kafin kaje barci wannan ma duk zai kawar maka da hankali daga jikin ɗaukar waya wato kafin barci, nagode

Barka da warhaka wato Waƙoƙi da nake saurarensu nake kuma jinsu da dare ya kunshe Waƙoƙi ne daya shafe na soyyaya Waƙoƙi ne na hausa kuma Waƙoƙi ne na soyyaya, wannan Waƙoƙi yakan faranta min rai ƙwarai da gaske yayin da ire iren wawaɗannan waƙoƙi ina sauraren wato waƙoƙi na manyan mawaƙa na wato na hausa kama daga kan wato waƙa da aka yisu wato na kaman su mawaƙa da muke dasu daban daban na hausa wadanda suke waƙa su kaman su hamisu breaker wanda yake Waƙoƙi na soyyaya wanda yake faranta min rai yake sanyaya min zuciya sannan akwai Waƙoƙi wanda nake sauraro na Auta MG shima yakanyi Waƙoƙi na soyayya na kan zauna da dare waɗannan waƙoƙi su kan faranta min rai kwarai da gaske dama dai sauran mawaƙa da dama waƙen su wada nake jin dadin wato suma waɗanda Waƙoƙi ne da suka shafi wato na soyyaya yayin dana zauna da dare na kan saurara manyan mawaƙa na hausa iri iren waɗanda na lissafa dama sauransu wanda suke burge ni kwarai da gaske ina saurarensu kuma inajin dadin wato jin Waƙoƙin jinsu yayinda wato sukan faranta min rai yanayin Waƙoƙi da wato yanayin maganganu da suke amfani dasu wato kalamai da suke amfani dashi na soyyaya wanda yana sanyaya min zuciya ya kan sa naji dadi wato a kan sa shiyasa ma, sau da yawan lokuta ni da dare idan na zauna na kan saurara wato irin wadan nan Waƙoƙi Nagode yayin dana kunna na kan saurara wato inji waƙa abin da yake daɗa faranta min rai da irin wannan Waƙoƙi wato ina da san rayuwa na soyyaya, ina da san rayuwa wanda sai kasance da soyyaya, a ciki shiyasa ma ko a Waƙoƙi nake sauraron na soyyaya yayin da kalaman da ake amfani dashi ya kan sa naji daɗi a raina koda ina cikin baccin rai ko raina ya baci idan na kunna waɗannan waƙoƙi na soyyaya da dare na kan ji daɗi a raina yakan farnta min rai kwarai da gaske sannan yakan nishaɗantar dani sosai Nagode

Barka da warhaka yayin daka kwanta wato ka kasa bacci akwai abubuwa da dama wanda zaka yi su wanda zai sa ka wato ya kasance kayi wannan bacci yayin da ka kwanta kaji bacci bai zo maka ba wato zaka iya tashi ka gudanar da wasu abubuwa wa'anda zasu saka wato ka iya wannan bacci yayin da wato ka tashi akwai abubuwa da dama na aikace-aikace wanda wato zaka yisu wanda daga nan zai iya sanya maka jin bacci wato a cikin ƘanƘanin lokaci wanda idan ka tashi wato ka kwanta ka kasa bacci zaka tashi yayin da zaka nemi koda ruwan zafi ne zaka iya zuwa madafa ka haɗa wato shayi abin da ake kira da ganyen shayi yana ɗauke da sinadarai da dama a jikinsu wanda wato sukan wartsakar da gajiya a jikin mutum dan wani lokacin idan mutum ya gaji idan ya kwanta ma ya kan kasa bacci yayin da zakuga cewa idan ka kasa wannan bacci zaka iya tashi kaje madafa ka dafa ganyen shayi ka zauna kasha wanda wanna zai taimaka maka wajen rage gajiaya wajen cire maka wato gajiya a jikinka baya ga wannan wani lokacin idan ka kwanta zakaji cewa ka kasa bacci wani tinane-tinane na abubuwan rayuwa wanda wato yake kokarin kukuma ince ya ɓata maka rai wanda zai iya hanak bacci wato a wannan dare yayin da ka kwanta zai kaga cewa idonka ya kasa bacci to zaka iya tashi wato ka bar wannan gurin bacci wato kaje kayi wani abu wanda zai faranta maka rai wanda zai iya sanyaka idan ka dawo ka kwanta ka iya bacci misali zaka iya zuwa ka kunna talabejin wanda talabejin akwai tashoshi da dama wanda zai faranta maka rai wanda zakayi kalle-kalle na abubuwa da ya shafi Ƙasar ka daabubuwa daya shafi wasu Ƙasashen ma baki daya wanda zakaga wasu wassani na wasu fina-finai wanda zasu faranta maka rai wanda zasu kawar maka da wasu damuwa da suke ranka wanda idan ka kwanta wannan damuwan zai iya hanaka bacci yayin da kayi wannan kalle-kallen zakaji ya faramnta maka rai ya mantar dakai damuwa dakake ciki wanda idan ka koma ka kwanta zaka fahince cewa kayi wannan bacci cikin jin daɗi cikin kwanciyan hankali wani lokacin kuma zakaga cewa ka kwanta ka kasa bacci yayin da zaka iya tashi ka gudanar da wasu aikace-aikace wanda zai saka ka iya bacci zaka iya tashi kayi wassani na motsa jiki tsalle-tsalle dadi sauransu wanda idan kayi wannan zakaji jinin jikinka ya zagaya kuma zaka sama Ƙarin lafiya a jikinka yanda idan ka kwanta zaka fahimce cewa zaka iya wannan bacci Nagode.

Barka da warhaka lokacin da nake sanyawa wato na bacci na na kansanya wato lokaci ne karfe goma na dare yayin da wato na gudanar da wasu aiyuka na kammala duk wasu aiyuka na kan saita wato lokacin bacci na izuwa karfe goma na dare yayin da wato akwai aikace aikace da dama wanda anke gudanarwa a dare shiyasa na kan yi amfani da goma na darewajen lokacin yin baccci na yayin da wato nan kanyi wato abin da ya shafi girki baya ga nayi girki wanda girki dafa abin ci jne yayin dana dafa abinci na kanyi abubuwa dazusu taimaka min wajen da idan naje baccin zan kwanta inyi bacci cikin salama zan kwanta inyi bacci cikin jin dadi na rayuwa kafin izuwa in tashi kuma akan lokaci ba tare da na makara da tashi ba, shiyasa na kan sanya karfe goma na dare yayin da zanyi girke girke na abinci da zamu zauna muci bayaga girke girke na kanyi wato su dafa ganyen shayi wanda zamu sha wanda zai kara min karfi da kuzari a jiki yayin dana kwanta bacci inyi bacci cikin jin dadi bacci cikin wato kwanciyan hankali yayin dana ci abinci naci na sha abin sha wato na ganyen shayi na dafa na sha ya kan kara min karfi a jiki baya ga wannan kafin inje ga wannan lokacin na karfe goma da anke saitawa nayin bacci na wato na kan yi tsabtace tsabtace na gida na kan tsabtace wato madafa inda na gama girki sannan na kan kuma in tsaftace wato daki da nake kwana yayin da zan gyara gado in masa shimfid akai bayan nayi shimfidi dama da agogona dana saita na ajiye shi wanda ayke gwada karfe goma wanda sai wannan karfe goman yayi zanje in kwanta bacci amma kafin baccin nakan je wato in dau na; ura mai kwakwalwa bayan na ci abinci in zauna inyi kalle kalle a ciki wannan kalle kalle da nakeyi a na; ura nai kwakwalwa yakan faranta min rai kafin izuwa lokacin dana saita na karfe goma na dare na lokacin bacci na baya ga kalle kalle da nake yi idan na gama wani lokacin nakan dauki wayana na salula na hannu wanda nake dube duben abubuwa da dama a yanar gizo wanda zasu dada ilimantar dani zasu dada fahimtar dani wato abubuwa na rayuwa baya ga wannan, wato kafin wannan karfe goman tayi na kan zauna karfe tara zuwa wannan kusan goma na kan labarai labarai na duniya daban daban inga abubuwan da suke faruwa a kasa da wasu kasashen baki daya bayan kalle kalle da nake yi na labarai wato na kan je inyi wanka yayin da nayi wanka na tsabtace jikina na kan shafa mai mai kanshi gomam daidai in tayi nakan je in kwanta wato lokaci da nake yin bacci nagode

Barka da warhaka, mafarkin dana yishi gaskiya wato anan kusa, hine mafarkin danayi wato na cewa na samu aiki na dindindin, kamar yadda wato mafiya yawan lokuta dama mafarkina nafi yinsu akan samun aiki, yayin da wato wanda nayi shima na samon aiki ne nayi, wanda a cikin mafarkin ko kasan cewa ,wato ina yawan cike- cike kuma wasu abubuwan ne na Neman aiki ne kan jawomin wannan mafariki, amma dai mafarki danayi shine na samon aikinyi, wanda aikin dana samu kuma wato a wannan mafarki wato aiki ne na dindindin, wanda na ganni gani nan an dauke ni a aiki, aikin ma a guri me kyau wanda wato nake gudanar da ayyuka, wanda naga cewa gani nan a gurin aiki har na fara ina gudanar da ayyukana cikin jindaɗi, cikin nishaɗi, wanda ga maʼaikata ,maʼmaʼaikatu da dama wanda a yadda nagani wato an bani ofishi na misamman da nake gudanar da aiki a cikin shi ,wanda mafarkin ya faranta min rai ya kuma daɗaɗamin yayin da wato wato shugaba na gurin wannan aiki ya kasan ce wato me sauƙin kai ,ya kasance kuma shugaba nagari ,wanda idan ina cikin aikin a mafarkin yakan zo ya daura ni akan hanya na ganin yanda zanyi daidai da wato ze jawo cigaba a wannan maʼmaʼaikata, wannan mafarkin ,mafarkina daya faran ta mini rai mafarkin ne dana ji daɗinsa, wanda nake fatan wato ya kasance min na gaskiya, wanda a wannan mafarki bayan ga aiki ina gudanarwa, kuma aikin ina gudanar da shi yadda ya kamata, yayin da sauran maʼaikata suma suke jin daɗin aiki dani suke ƙoƙarin koyi dani wanda had suke min wato wani girmamawa na musamman wanda wato idan nayi za kuga cewa ƙoƙari wato shugaban gurin aikin ya zo yaga irin aikace-aikacen da nayi, kasan cewarsa shugaba na gari yakan duba ya bincika, ina aikin wasu inyi ,nakan yishi na rubuta, wani kuma nakanyi ajiyar sa a naʼnaʼura me kwakwalwa yanda idan aka zo wato nuna shedar ayyukan da nayi wannan wuni nakanyi amfani da abubuwan da nayi na rubuta da wanda na ajiyesu a naʼura me kwakwalwa wanda nakan nuna wa shugaba na wannan maikata, yayin da wato yana yin aikin naji daɗinsa ya faranta min rai kwarai da gaske wanda daga bisani naga cewa a mafarkine, wanda nake da fatan wato faruwar yinsa a zahiri, Nagode.

Barka da warhaka um ayyuka da nake ƙoƙarin shirye-shiryen yinsa um da safiya ya ƙushi um abunda zanyi Karim kumallo dashi, maʼana abun da zan karya dashi um wannan aiki ne da nake um da nake shirye-shiryen yinsa um da safiya, yayin da um nakan jiƙa gero kasancewata me son um abun karyawa kuma ina da son karyawa um da sanyin safiya, wanda karyawar nakan yishi da koko da ƙosai, yayin da nake shirye-shiryen yinsa um tin a dare kamar yadda na sani um nakanyi ƙoƙari wajen jiƙa ger yayin da idan na tashi da safiya zanyi nikan sa, wanda idan aka niƙa zanyi tata na wannan kunu, idan nayi tata um ato nakan ɗora ruwan zafi wanda ze tafasa in dama wannan koko dashi, yayin dana dama koko nakan um nemi sukari in zuba a wannan koko sannan nakanyi aiki da kaina, um da safiyan nakanyi ƙosai wanda um zan tashi in surfa um wake wanda naka ajiye wake um inyi ajiyarsa, ,bayan na ajiye waken nakanyi shirinsa wani lokaci ma tin a dare nakan surfa waken in wanke shi in ajiye yayin da um in na tashi da safe nasan cewa zan bada niƙa ne na um wake wanda zanzo inyi ƙosai dashi yayin da akai min niƙa nakan zo in kada wannan nakan zo um in sa masa haɗi zan sa mass sinadarin ɗanɗano da dai sauransu wanda zan um yi shirye-shirye na yin wannan koko da ƙosai, shiya sa nakanyi wannan shirye-shiryen, nakan fara wannan shirye-shiryen da um dare wanda da safiya idan na tashi nakanyi wayannan ayyuka um da safe zanyi aikin da kaina wajen yin kokon da kuma um wajen gudanar da yi ƙosan wanda um abubuwa ne na aiki da nake yinsu da safiya, sannan nakan yi shirye-shirye na bayan in na gama wannan abun Karin kumallo na um abun daya shafi tsafta na muhalli, tsafta na cikin gidawanda ya ka ma ga shara, wanke wanke um na abubuwan da nayi amfani dasu a madafan wanda idan nagama wannan ayki na abun karyawa na kan yi shara nakan yi wanke wanken abubuwa da nayi amfani dasu a madafa wanda idan na gama wannan aiki na na abun karyawa nakan yi shara nakanyi wanke-wanke na abubuwa dana ɓata, wato a wannan madafa nakanyi shara na tsafta na muhalli na cikin gida, nakanyi um abubuwan da ya shafi su wanke banɗaki da dai sauransu wa ƴannan sune shiryen abubuwa um da nake shirye-shiryen yin su tin a dare kafin um gari ya waye, kafin safiya kenan, Nagode.

Barka da warhaka, wato ayyukan da zasu ɗauki hankali na su buƙaci kuma lokaci na a gida wato a.wannan watan sune, sun shafi wato ayyuka waɗanda suka shafi aikace- aikace na cikin gida da kuma ayyuka na kula da wato yarana yayin da a wannan wata wato yara zasu samu hutuna makaranta wanda idan suka samu wannan Hutu na makaranta wato suna buƙatar wato lokaci nawa yayin da yara kamar yadda muka sani suna da buƙatar lokaci na musammman yayinda suka samu hutu, hutu lokaci ne wato da suke zaune a gida ba makaranta, ba makaranta, wanda duk yara kamar yadda muka sani,, wanda duk yara kamar yadda muka sani, yara suna da buƙatar kulawa na wajen wato yadda uwa zata kula da tarbiyyarsu zata kula da kai komansu kuma ma a haka kawai yara suna son wato lokaci na uwa, wanda lokaci da zasu samu na uwa ,yakan taimaka musu kwarai da gaske wajen jin dadin rayuwar su ajen nishaɗi a rayuwarsu da kuma wato wajen tarbiyyar su shiyasa zakuga cewa wannan wata, wata ne da yara suke da buƙatar lokaci na a gida kwarai da gaske yadda zan kula da tarbiyyar su adda zan kula da kai kumansu yadda zanyi wasanni zasu a cikin gida, wato suji dadin rayuwarsu susan cewa wato suna hutu, inda wash abubuwa daya kama na in koya musu na ilimi na rayuwa duk zan koya musu a wannan lokaci na hutu, shiyasa suke da buƙata ko kuma ince suke da wato son wato lokaci na wanda nima wato lokaci na zai kasan ce na ware lokaci nasu na musamman wato a cikin gida wanda ze jawo hankalin yara ya kasance sun tashi a cikin tarbiyya sun tashi a cikin jin daɗi da kuma walwala, ,baya ga wato aiki na kula da yara na, wanda ze jawo hankali a cikin gida a wannan wata akwai wato aikace- aikace a cikin gidan kansa yayin da wato akwai daya shafi na tsafta na cikin gida kama daga kan tsafta na muhalli wato shara kenan, goge-goge da dai sauransu sannan aiki daya shafi wato na gyaran daki kama daga kan gyare-gyaren shimfiɗi na gado da sauransu, aiki na tsafta wanda ya banɗaki wato wanda ya shafi a wanke bayi yanda zaʼa tsaftace shi sannan akwai aiki daya shafi na girke- girke wanda a wannan wata akwai girke-girke da zan yisu da dama wato a cikin gida kasan cewa yara suna hutu zan gudanar da girke-girke daban-daban kama daga safiya, rana, izuwa yammaci Nagode.

Barka da war haka wato ya na da machikar mahimanci, ko ince ya na da matukar tasiri, ya kasance, wato ka yi amfani da lokaci wajen tsare-tsare na abubuwar da za ka yi, wato a ciki rayuwar ka, masamma wato a wuni yayin da wato ka tashi da safiya, yana da kyau a ce ka yi shirye-shirye ka sanya lokuta na abubuwa da zaka gudana a rayuwar ka. Yayin da ma, za ka iya ma nemar litafi wanda za ka rubuta, za ka dau wato biro, ka yi rubutu ka tsara wato ko wani abun da za ka yi abu tsa tsari, kuma da kuma lokaci da za ka yi wannan abun. Yayin da kayi wannan tsare-tsare, za ka fahinci cewa, za kayi wannan abubuwar ka za su tafi maka daidai kuma za kayi komai, a ciki lokaci, akan lokaci kuma zai zo maka a yadda kake da bukata ire-ire wannan tsare-tsare, ya kunshi wato inda abun da kake da tunanin yin sa agaba, yanada kyau ka rubuta shi tunda safiya, wato farkon tashin ka, sannan kuma abubuwan da za ka yi shi a wannan wuni, shi ma za ka rubuta ko wanne, ka bashi kuma, lokacin sa sabida lokaci ya tafi maka daidai, ya zo maka a yadda kake da bukata, yayin da, wato in kanada kai maaikaci ne, ya kasance ka sanya lokaci dama za ka tashi da safiya, idan ka tashi ya kasance komai naka, abu tsatsari ya ke. Yayin da za ka gudanar da wasu ayuka na gida ya kasance ka bada lokaci misali, in karfe bakwai ne, ka tashi za ka tafi wurin aiki, in ka na aiki zuwa karfe takwas ya kasance ka tashi sida da wani abu. Yanda za ka tashi da wuri wato ka gudanar da ayukan ka na cikin gida kama da ga kan in wanka ne, za kayi sapta na jiki da shirye-shirye ko da karin kumarluwa toh za ka karya kafun ka tafi wurin aiki wanda zai sa ka tafi aikni a natse ya kasance ka bashi lokaci idan ka bada lokaci, za ka gan cewa ka gudanar da waennan ayuka, kafun wannan lokaci, bayan ka gudanar za ka tafi wurin aikin ka akan lokaci, sannan za ka tsara wato yanayin da idan ka tashi a wurin aiki tunda ka san lokacin da kake tashi a wurin aiki za ka tsara lokaci, wanda za ka gudanar, wato bayan dawan ka daga wurin aiki za ka gudanar da wasu ayuka na rayuwan ka, wanda za ka ji dadi, ze sanya ka farin ciki ze sanya kan nishadi wanda shi ma za ka bashi lokaci na musamman, wanda idan ka gudanar da waennan ayuka, za ka ba da lokaci wato za ka wada lokaci na musamman wanda lokaci ne na yin baccin ka, duk abubuwan da za ka yi shi a wuni, yayi da ka yi masa tsari-tsari ka rubuta shi, ka kuma bishi daki daki ka kuma yi amfani da lokaci wajen tsara shi, za ka ga cewa ka yi shi wato akan lokaci kuma yazo maka a yadda ka ke da bukata, nagode.

Barka da war haka Wato abubuwa na ke so in cinma su a wuni sai shafa aikace aikace da ya kama na cikin gidana da kuma wato fita ziyara ko kuma ince gaishe gaishe da nake yin sa a wuni, wanda wato ina abubuwa su ne abubuwa da nake so, ko kuma in ce da na ke kokari na ke cinma su wato a wuni, yayin da wato yadda nake bi, wato wajen cinma, wato buri na, wato na ganin cewa, na yisu, daidai kuma na yisu wato akan lokaci wato na kanyi amfani da tsare-tsare na abubuwan da zan yi a wannan wuni. Tun farkon tashi farko wato nakan tashi in na tashi da safeeya, na kan fida tsare-tsare na abubuwan da zan yi. Shi ya sa, idan na yi, zai kasance wanda idan nayi zai kasance na yi shi wato akan lokaci kuma na samu na gudanar da duk abubuwa na ayuka da na ke so in gudanar da fita ziyara da na ke so inyi, wato aka lokaci yayin da na kan fit da tsare-tsare, na kan wato ma dau, wato littafi inyi rubutu, wanda a wuni gabadaya zan rubuta abubuwan da zan yi da kuma wanda da nake tunanin ma yin su a gaba, yayin da na dauki abun da zan yi a wannan wuni, wato na kan rubuta yadda zan gudanar da ayuka tun daga kan safeeya, lokaci kuma na kan yi amfani da lokaci, yayin da zan wara lokaci da ga karfe kaza zuwa karfe kaza zan yi abun karin kumalu wato abincin da zaa karya da shi, wanda da ga karfe kaza zuwa karfe kaza, zan wato yi sabtace gidana. Yayin da zanyi sabtan gida sabta ne na mahadi wanda ya shafi shara, wanke-wanke, wato goge-goge telebijin da de sauran su, wanke bandaki da sauran aikace aikace na cikin gida, sannan nakau wato sa lokacin wanda idan na gama waennan ayuka zan iya fita ziyara wanda idan ina sa lokaci da zan fita ziyara na kan sa lokaci ma, wanda zan dawo da ga wannan ziyara, wanda idan na dawo akwai wasu aikace aikace na cikin gidana wanda zan cigaba da yin su wanda kowane aiki, na kan ware masa lokaci sabida wato inyi wannan aikin ba tare da na makara ba, ba tare da wato na bata lokaci a jikin wani ko kuma na kasa yin wani ba za ku ga cewa, idan na dawo, akwai waen su aikace aikace da na ke yi, shi ma ka ma daga kan girki na yamma ci wanda da yamma, na kan yi girki, na kan hadda su wato dafa su ganyen shayi da dai sauran su. Da baya gana, nakan yi su wanka wanda duk abubuwa da zan yi, a wannan wuni na kan ware shi ne tun farkon fari wato tun daga safeeya, na kan ware duk waennan abubuwa da zan yi, na kan rubuta su, kuma nakan basu lokaci wato amfani da lokaci da nakeyi da tsare-tsare da nakeyi wajen gudanar da waennan ayuka shi yankan jawa, wato ya kasance na yi, na yi su gabakidaya kuma na gama akan lokaci, nagode.

Barka da war haka wato abubuwa da zaa rage kudaden su wadenda su ke da sada, wanda za su taimaka wato alumma kwarai da gaske wajen wato tatalin arziki wato musamman abu na farko da zan fara lissafi shi ne wato wato man petrul kamar yadda mu ka sa ni wato wannan mai ya yi hauhara ya haura wato yanda wato mutane mutane su ke kokari kasa wato iya siyarsa, yayin da aka kara masa kudi kwarai da gaske wanda a ka janya tallafi a cikinsa, yayin da ake bukata wato a rage, wato yawan kudin, wato man petrul da ake sha, wanda idan aka rage zai taimaka kwarai da gaske wajen tsakowa wato wa su kayaki da dama, wanda zaa samu wato jindadin rayuwa kuma abubuwa za mu ga cewa za su yi ma na sauki ba ya ga wato ma, mai na petrul wato ya na da kyau a ce an rage wato kudade na kayayaki na masarufi. Maana kayar masarufi, kayayaki da suka shafa na abinci wanda za mu ga cewa mutane da dama su kan sha wuya, wa sun ma, su kan kwana da yunwa sabida sada kayan abinci wanda wato kwanun wato shinkafa sai ku ga cewa ya gagare mutane saya sabida yanayin irin kudi da a ka saka ma sa, wanin ma za ku ga cewa wato ko dama da shinkafa, sai dai a dafa shi haka a ci, wanin za ku ga an kasa saya wato kayan miya. Shi ma kayar miyan kansa yanada bukata a ce wato an rage kudadensu wanda za ku ga cewa kayan miya yayi hauhawa, kayan abincin kansa yayi hauhawa ya wuce misali wanda wato mutane su na cikin wahala, su na cikin shan wuya wanda wasu ba sa iya samun ma abincin da zasu ci sabida wato hauhawa na wannan farashin kayan abinci amma yayin da a ka rage wato wannan kayan abinci zai taimaka kwarai da gaske wajen ci gaba kasa wajen ci gaba wato tatalin arziki ma baki daya bayan ga wato ragin farashin kayar abinci akwai wato hahawa dayake da bukata a rage wato wuta na lantarki. Kudin wuta na lantarki shima yayi hauhawa da wato mutane su kan fito su koka su kuka da shi wanda idan aka rage, zai taimaka kwarai da gaske wajen wato tatalin arzikin kasa, kasancewa wato wasu da dama su kan yi amfani ne da wato wutar lantarki wajen gudanar da sanaoyin su, wajen gudanar wato da abubuwa da su ke da shi na sanaar na rayuwar su, wanda ya kan jawo mu su dagaro da kai da ci gabar rayuwa, amma yadda kudin wuta ya taazara ya yi yawa, za ku ga cewa wato bazuk abubuwa wato sanaar su ba sa samu kamar yadda ya kamata, shi yasa ya ke da kyau wato ake neman cewa ya kasance an rage wuta na lantarki amma abunda aka fi bada mahimanci akar sa wato shi ne na mai, wato man petrul da a ke amfanin da shi wanda yai hauhawa, kwarai da gaske idan aka rage wato za ku ga cewa komai yayi sauki kuma tatalin arzikin kasa wato ya dawo. Nagode.

Barka da warhaka wato mutanen da suke neman taimakona a wannan wata, kasancewar wata nema na wato wanda ake gudanar da Azumi a cikin sa. Wato sun shafi iyaye na baya ga iyaye na akwai ƴaƴa na wanda yara ne dana haifa, baya ga su akwai wato me gida na, baya ga megida na akwai kuma wato maƙota na ko kuma ince ƴan unguwa ma baki ɗaya, wato waƴannan mutane mutane ne dasuke neman taimakona a wannan wata yayin da naɗau gefe guda wato iyaye na. Wato suna da buƙatar taimakona a wannan wata kasancewar abubuwa sun hauhawa sunyi tsada na farashin rayuwa wato suna da buƙatar tallafi ko ince taimakona daga guri na yayin da nake wasu ƴan sana"o"i na hannu wato na cikin gida wanda nake ɗan samun wani abu na ɓatarwa a ciki, wanda a ciki na ɗauka wani abu daga ciki wato in bawa iyayena na ganin cewa na taimaka musu wannan wato abune da yake faranta musu rai, zaisa su wato a cikin farinciki nima kuma ze sani a cikin farinciki kasancewar taimako abune da yake da kyau musamman taimako ma wato ma iyaye waƴanda suka haife ka, yakan taimaka maka kaima kaga cigaba wato a rayuwar ka wannan wato dalili yasa nai wannan wato taimako Zanbi wannan hanya wato inɗau wani abu daga cikin abun kuɗin da nake ɗan sanaʼa dashi a cikin gida in bayar in basu in taimaka musu dashi wanda zasuji daɗi a ransu nima kuma zai sa inji daɗi. Baya ga iyayena akwai taimako na wato cikin gida na wanda wato ince megida na ma yake da buƙata yayin da ya siya wani Abu kasancewar tsadar rayuwa ya kawo,, wato acikin ɗan abun da nake sanaʼa dashi a hannu na wato nakan ɗauki wani abu nima in rage Yayin da nima nakanyi taimako wajen siyan wani abu da babu ai amfani dashi a cikin gida, wanda taimako ne wato na maigida baya ga nan akwai taimako na ƴaƴa na waƴanda suke da buƙata nawa kasancewar wannan wata wato suna hutu suna gida suna da buƙatan lokaci na wanda nakan samu lokaci in zauna dasu a gida wato in gudanar da wasanni dasu in faranta musu rai sannan in kula da tarbiyar su, wannan yakan abune wanda suma wato Idan nayi na taimaka musu kuma zasuji daɗi wato a cikin ransu kasancewar wato hutu sukeyi. Haka sannan ma ƴan unguwa kasancewar wato yanayin tsada na rayuwa dana abinci da maƙota yayin dana girka abinci ko na ɗanyi wani abu na kunu wanda zaʼa Iya sha zan Iya taimako dashi, nakan yi shi da ɗan yawa wanda zan ɗan ƙuƙƙulla in bawa makota wani ma in bayar har a ɗan fita da shi waje ma Latin ma wato mutane a ɗan layin unguwa wanda zasu samu su tattaɓa wannan taimako ne da ake da buƙata kuma nake ƙoƙarin naga cewa nayi shi. NAGODE.

barka da war haka wato tambayoyi da zaʼayi su wato da dama waƴan da wato kafin a siya wato abubuwa da zance na namomi wato kamar ace Koda na dabbobi da wato zaʼa ajiye su a gida wato yana da kyau dama ace akwai tambayoyi da dama wanda zaʼa yi kafin azumi a siyesu sabida kasancewar wato Idan aka siye su aka kawo cikin gida karsu kasance wato sun zama matsala ma wanda ya saya musamman zamuga cewa wato za ai tambaya daya shafi cewa in ma kare ne wanda kamar yaddda muka sani abu ne da yake da illa yake iya cizon yara dama manya baki ɗaya, yayin da aka je siyan sa wato yana da kyau ayi tambayoyi kamar wato yanayin yaya karen yake, yaya yanayin sa yake, yaya ɗabiʼun sa suke, sabida wani karen zakuga cewa yanada wato saurin haushi yayin da yaga ma kawai wani wanda bai sani ba ze kama haushi yaje ya cije sa wanda muka sani cizon kare wani yakan kai ga jinya a asibiti waƴanda zaʼai ta allurai wa mutane bama yara kaɗai ba, yayin da bakai tambaya ba kaje ka saya ka kawo cikin gida ze iya illata ƴaƴanka in kana da yara ze iya illata wato iyalinka wanda idan yayi cizo wani yakan yi sanadiyan ma da zaʼa rasa rai baki ɗaya, shiyasa yayin da akaje saya wato ire-iren wayannan dabbobi yana da kyau ayi tambaya daya kama cewa yaya yanayin sayake, yayakuma ɗabiʼun sa suke, yayin da akaji cewa wannan kare wato me saukin kaine wanda bayi da yawan wato faɗa bayi da cizo don was dabbobin suna da yawan faɗa suna da yawan wato cizo ko hukunci ma yara da ma manyan baki ɗaya yana da kyau wato ai tambaya daya shafi yanayin karen yanayin yaddda yake gudanar da muʼamalarsa yanayin yadda rayuwar sa take tafiya tambaya kenan baya ga wannan zaʼa tambayi wato kafin a siya zaʼa tambayi yanayin abincin da yake ci. Wane irin abinci ne ake bashi yaci saboda idan aka kawo shi gida ya kasance ana kula da shi ana bashi wannan abinci zaʼa tambayi yanayin abincin da yake ci kafin a saye shi. Baya ga abincin zaʼa tambaya wato wasu abubuwa ne yafi so wanda idan aka saya wannan dabba zakuga cewa a cikin gida wato akwai abubuwa da zaʼa kiyaye akwai waƴanda kuma wato zaʼa yi shi wanda aka san cewa wannan dabba wato yana son wannan abu sabida kar yai illa wa mutane karya cutar da mutanen gida. NAGODE.

Barka da warhaka, gaskiya yayin da akace in shige wani shagali da abokai da ƙawaye nakan ji daɗi nakanji farin ciki ƙwarai da gaske yayin da wato kamar yadda muka sani shi shirya shagali abune da yake janyo farin ciki abune da yake janyo wato jin daɗi a tsaka nin al-umma yayin da zanga cewa idan aka sani shirya wannan shagali wato naji na abokai ƙawaye wato ze sanya ni a cikin farinciki wanda zakuga cewa wato dalilin ire-iren waƴannan shirya wato shagali na biki da akeyi a tsakanin abokai da kuma ƙawaye wato nakan ji daɗi a raina ƙwarai da gaske yayin da yanayin yanda zaku haɗu wato ku tattauna kuci abinci tare kama daga kan kaye-kaye da zaka girka wato na abinci ka daban-daban wanda zan tanadar musu izwa abun sha dazan haɗa musu kama daga kan ruwan lemo abubuwa da dama wato abubuwa na marmari da duk zan tanada in ajiye wanda zasu so suci su sha su kasance a cikin farin ciki wanda nima zan kasance a cikin farin ciki wannan yana matuƙar burgeni yana matuƙar sanya ni jin daɗi ƙwarai da gaske. yadda wato da nake wato inda zan haɗa wato abunda za ai shagali dashi yana yinyanda zan haɗa kaye-kaye na abinci da abunda zaʼa sha wannan ma yakan faranta mun rai sannan yakan farantawa waƴanda na gayyata na abokai da ƙawaye wato rai yayin da zanji daɗi a raina ace yau na gayyata ko kuma anyi abu wanda nine nayi waƴannan abubuwa ni na tsara su, abun yakan min daɗi yayin da naga wasu sun shiga jin daɗi, ƙawaye da abokai ya kasance na faranta musu nima nakan ji daɗi a raina ƙwarai da gaske yayin da wato inka gayyaci shagali wato ze kasance zaka bada abunci, wanda inka bada abunci taimako ne kayi wanda wannan taimako Idan kayi shi abune me kyau wanda ka taimako waƴanda wato ƙawaye ko abokan ka da suka zo suka ci abinci kaima kuma zakaji daɗi a ranka nakanji daɗi abun yakan burge ni ƙwarai da gaske yayin da kuma irin wannan gayyata da zaʼa haɗu a wuri ɗaya ai shagali aci abinci tare ayi shaye-shayen kayayyaki daya shafi na lemo dadai-sauransu wato yakan min daɗi kuma yakan sanyo wato ƙarin zumunci, yakan janyo ƙarin haɗa kai tsakanin wato ƙawaye da kuma abokai wannan abune da yake janyo haɗa kai kuma abun yanayin yadda zaku zauna kuci abinci tare kuyi abubuwa na shagali tare yakan faranta mun rai ƙwarai da gaske faranta min rai wato murna da baya misaltuwa. NA GODE.

Barka da warhaka wato hanyoyin da mutane zasu bi wajen wato yiwa wato al'umman yankin su hidima wanda zai taimake su ya jawo kuma ci gaba a wannan yanki wato suna da yawa. Sau dayawan lokuta zamuga cewa akwai aikace aikace da za'a iya yinsu wato a yanki wanda ba sai an jira wato gwamnati tazo tayi ba. Sabida a rayuwa wato ba komai ne za'ace lallai sai gwamnati tayibe, yayinda mutanema zasu tashi wato su taimaki al'ummar yankin su. Wanda zasu iya wato shiga cikin al'amurran rayuwar su yayin da abunda ya kama na gyare gyare ne na yanki na unguwanni zamuga cewa, mutane zasu iya shiga ciki wato su bada nasu gudummawa. Yayinda zakuga cewa wasu yankin wato zakuga basuda wato hanyoyi da ya shafi na kwalbati da aka tone. Wanda su dakan su zasu iya huɓɓasa suyi ƙoƙari wajen tonan rami na kwalbati a gefen wato unguwannin su. Wanda zai taimaka masu ƙwarai da gaske wajen da zakuga cewa koda ruwan sama ne yayi yawa zakuga wato wannan unguwa ko ince wannan yanki ambaliya baiyi musu illa ba. Wanda ambaliyan ruwa abune da yake zuwa ya tafi da dukiyoyin al'uma da kuma rayukan su. Wanda ba'a da bukatan haka Amma yayin da wato mutane suka tashi su kayi aiki da ya shafi na tonan rami na kwalbati a unguwannin su a yankin su zakuga cewa idan ruwa yayi yawa ya taso wato bazai shige masu gidaje ba zaibi wannan rami na kwalbati ya wuce. Wanda wannan ya taimaka ƙwarai da gaske wajen kare wato dukiyoyin al'umar wannan yanki da kuma rayukan su. Wannan wato hidima ne na musamman ga wato mutane zasuyiwa yankin wanda baza'a jira ace ga gwamnati tazo zatayi ba. Sannan akwai abubuwa da dama na taimako da wato mutane zasuyi wato wa al'umar yankinsu. na hidima wanda zakuga cewa wasu zasu iya bada gudumawa wato wajen karantar da yara idan dai suna da ilimi. Zasu iya wato hada yara wanda sukaga cewa wato sunada wani abu da zasu karantar dasu karatu bawai lallai saina makaranta ba kamarna ilimi na koyon sana'a zasu iya wato ajiye wato yara ko ince matasa na wannan yanki yanda zasu koya masu wannan sana'a wanda zasu taso suyi amfani dashi ya kasance musu wato abun dogaro ga kai. Wannan ma wato taimako ne ƙwarai da gaske na al'umar yanki. Yayin da aka taimaka musu wato mutane suka fito wanda suka iya abu suka taimaka suka koya musu zai zamo musu abunda zasu dogara ga kansu wanda zasu taimaki kansu, su taimaki al'umar yankin ma baki daya. Kuma zai kawo ci gaba a wannan yanki. Nagode.

Barka da warhaka wato abubuwa da mutun zai bada wato kyautas su ko in ce sadakas su lokaci i zuwa lokaci wa mutane wato wanda zasuji dadinsa wato wato sun shafi abubuwa daban daban kuma su ne wato yanayin yadda wato halin da ake ciki, zaʼa iya cewa, muhimman su ne wato yanayin wato basu kuɗi baya ga kuɗi akwai basu abinci wanda kamar yadda muka sani abinci wato sai dashi mutane wato zasu rayu abinci da kuma wato abinda zasu sha, sau dayawan lokuta za ku ga cewa su ne wato mafi kyawun hanya da za'a taimaka wato wa alʼuma mafi kyawun hanya, da zaʼa taimaka wa mutane, yayin da muka ɗauki ɓangaren abinci zamu ga cewa wato mutane da dama wato suna kwana da yunwa sabida rashin abinci, musamman lokaci da mu ke ciki na tsadar rayuwa, wanda farashin kayan abinci ya hauhawa ƙwarai dagaske, wanda ya kan pi ƙarpin wato mutane wani lokacin da dama, su kan kwana, ba tare da sun ci abinci ba yayin da aka musu, wato lokaci zuwa lokaci, akan wato dube su a lokuta daban daban, a basu taimako ko ince, a basu tallafi, a basu sadaka na abinci, ze taimaka ƙwarai dagaske, don duk wanda aka bashi abinci, bare manta da wannan taimako ba, saboda abinci, abu ne wanda dai dashi mutum zai rayu, wanda dayawan mutane zaku ga cewa, basa iya samun abincin da zasu ci shi yasa wato abinci yake daga cikin abinda yakamata ace, wato ana taimakonsa lokaci i zuwa lokaci, baya ga abinci, wato akwai fanni da shima wato yake da muhimmanci na kiwon lafiya, mutane da dama, wato in zaʼa bada tallafi, yana da kyau a bada tallafi, na magunguna, waʼinda zasu taimaki alʼuma, wasu zaku ga cewa basu da da lafiya, basu da kuɗi, wanda zasu iya wato zuwa su je su biya na asibiti, ko kuma basu da kuɗi, waʼenda wato zasu iya ɗaukan wannan kuɗi, su je su siya magani, amma yayin da aka taimaka da magunguna, ko aka taimaka da waʼinda zasu yi jinyan mutane, lokaci lokaci wato a bisa kyauta, zai taimaka wa alʼuma ƙwarai dagaske, kuma wannan, shine mafi hanya wato mai dorewa, hanya ne da yake mai kyau, wanda zaʼa taimaki alʼuma, baya ga wato hanya da zaʼa taimake su na abinci, da kuma wato lafiya, na jikinsu, akai akai, wato yana da kyau, a taimake su da ma kuɗi, wanda idan wato aka yi taimako, na kuɗi wato a lokaci zuwa lokaci, ya kan taimaka ƙwarai dagaske, wanda wasu da dama, zaku ga cewa magidanta ne, basu da kuɗi da zasu biya wa ƴaƴansu kuɗin makaranta, ko basu da kuɗi da zasu sayi wani abu, na muhimmi, na rayuwarsu, wanda idan aka taimaka musu, lokaci zuwa lokaci, zai taimaka wajen ɗorewar rayuwarsu, nagode

Barka da war haka wato a addinai akwai shaida, ko kuma ince alama da wato ake anfani dasu wato a wajen wato gudanar kokuma ince gabatar da wannan addini. Kamar yadda muka sani ne wato akwai addini ko kuma ince ire iren addinai da dama Wa'inda muke dasu. Yayinda zamuga cewa wato sukanyi amfani da shaida ko kuma ince alama wanda yake tabbatar da abu ko kuma yake gwada tabbacin abu a wannan wato addini. Yayin da idan muka dauki wato addini na musulinci wato akwai alama da akeyi na wata da kuma tauraro wanda wato yake nuna haɗa wato tsakanin mutun da ubangijin sa. Yayin da ake anfani da wannan shaida ko kuma ince alama wanda yake nuna mana cewa akwai wata da tauraro. Wanda alaƙa ne na tsakanin wato mutun da ubangijin sa. Sannan kuma akwai wato na addinin krista. Yayin da suke amfani ko kuma ince yayinda ake amfani da kros. Wanda wannan kros din wato shine yake gwada cewa yanda aka gicciye wato wato Jesus Christ wanda wato shine wato ubangijin su. Wanda kamar yadda muka sani wato addinin krista sun yadda da cewa Jesus Christ shine ubangijin su. Sannan sun yadda da cewa ubangijin su yazo musu ne a mutum ya kuma rasu a mutum. Wanda suke amfani wato da littafin su me suna Bible. Wanda yake basu labari akan ubangijin su. Yayin da suke amfani wato da kros a wato matsayin shaida wato na yanda aka gicciye wato ubangijin su. Wanda sukanyi amfani dashi kama dakan akan abun wuya, akan wato motocin hawa dadai sauran abubuwa wanda suke da bukatan kariya a jikin sa. Baya ga wannan wato shaida zamuga cewa akwai addini na wato wato judusiyum wanda su sukanyi amfani ne wato da tauraro. Wato tauraro suke amfani dashi na David. Wanda shine wato shaida ko kuma ince alama na wato tsakanin su wato wanda yake gwada mana cewa tskaninsu wato da ubangijin su. Baya ga wannan wato akwai addini na wato Peganisim wanda sukanyi amfani wato da abubuwa da suka shafi ruwa, suka shafi wato rana, suka shafi wato abubuwa da dama wa'inda suke bauta musu wanda yakan basu shaida wanda yake tskanin su da ubangijin su. Baya ga nan shi addinin krista ba iya kros kaɗai suke amfani dashi ba akwai abubuwa da dama kamar su wato kandir kamarsu wato iska da dai suransu. Duk suna amfani da shaida da irin wa'innan alamomi da dama. Nagode.

Barka da warhaka wato abubuwa da gwamnati zatayi wajen wato tallafa wa wato masu wato manoma wato da suke da shuka, waʼinda suke noma, wato waʼinda suke tasowa, wato na gargajiya kamar yadda muka sani wato ƙananun manoma waʼinda wato suke shuka suna da buƙatan wato a tallafa musu, suna da buƙatan wato gwamnati ta daɗa ƙarpapa musu, ta daɗa taimaka musu, ta yadda wato noman da zasuyi yadda zasu daɗa samun cigaba, a wurin harkan noma, yayin da zamu ga cewa wato suna da buƙatan tallafawa na gwamnati da bada gudunmawa da goyon baya kamar wato abinda ya shafi kayayyakin aiki na zamani wanda zai daɗa inganta musu wato aikinsu, wanda ire iren waʼennan manoma, muna ganin cewa su kan yi amfani ne da ƙarpinsu da kuma wasu kayayyaki wato na gargajiya wanda suke amfani dashi wajen shuka da kuma ciro yayin da za ku ga cewa su kanyi amfani ne wato da garma, wajen da zasuyi amfani da ƙarpinsu da garma, wajen yin kunya, abin da ake kira kunya shine layi da sukeyi wanda zasuyi shuka akan sa, walau shukan nan na masara ne walau na gyaɗa ne walau na doya ne, wato walau na rogo ne, duk akan yi masa irin wannan kunya, yayin da suke amfani da ƙarpinsu da kuma wato garma wanda maƙera suke yin sa na gargajiya, wanda zasu yi shi, amma yayin da gwamnati ta shiga wato ta tallapa musu, zasuji daɗi ƙwarai dagaske, wanda wato zata iya taimaka musu akwai wato motoci na zamani, waʼinda ake amfani dasu wajen gudanar da wannan wato yin kunya ba tare da sun dau wannan garma sunje suna amfani dashi suna bin layi layi wanda bazasu iya noman yayi yawa yanda ake da buƙata ba yayin da aka noma abinci dayawa ya kan taimaka wa ƙasa baki ɗaya yayin da ya kan rage farashi na hauhawan kayan abinci shiyasa yake da kyau wato gwamnati ta fito ta tallafa wato wa irin waʼennan ƙananun manoma yanda zasu cigaba su taso su yi noma mai yawa wanda kayan abinci zai sauko wato a ƙasa baki ɗaya yayin da zata tallapa musu da kayayyaki na aiki na zamani wanda su ma zasu fara amfani dashi zasu ji daɗi ƙwarai dagaske yayin da akwai mota na tirakta wanda take yin kunya zata shiga gona a cikin minti ƙalilan zata yi wannan aiki da zasuyi kwana da kwanaki suna yin sa zata yi su ne a cikin lokaci ƙalilan ta gama wanda wato ya kan taimaka wa manoma ƙwarai dagaske sannan zata iya wato ta puto gwamnati da taimaka musu da iri wanda wato zaku ga cewa wasu manoman basu da ishasshen kuɗi da zasu je su sayi iri wanda zasu yi shuka yayin da aka tallapa musu dashi zai taimaka musu ƙwarai dagaske da ma kuma wato wasu tallapi da ya shapi na maganin ƙwari wanda yake addaban wasu manoman a gonansu duka ire iren wannan taimako zai taimaka wa manona ƙwarai dagaske nagode

Barka da warhaka idan naga wato shugaba na banki na wato tambayoyin da dan masa ko tambayoyin da zan mata wato sun shafi yanayi wato na ayyuka da suke gudanarwa yayin da zan so wato in tambaya yanayin yadda wato suke gudanar da ayyuka a wato maʼaikatas su na banki yayin da wato yanayin yadda suke gudanar da aiki wannan tambaya ne da zan fara yin sa wato ina da buƙatan wato in tambaya yanayin tsare tsare na gudanar da wato ayyukansu da kuma yanda ake gudanar da aikin maʼana ina son sani wato na yadda suke gudanar maʼaikatan da ke ƙarƙashinsa wato yanda suke gudanar da ayyukansu sabida wato yanayi da akeyi kuma wato yanayi na tambaya zan masa tambaya na yadda suke samu wato kuɗaɗe na shigan su duk da dai nasan wasu daga ciki wato zan buƙaci sanin sanin wato ƙarin bayani na yadda suke samun wato kuɗaɗe na shiga a wannan banki sannan zanyi tambaya akan wato yanayin yadda maʼaikatansu suke gudanar da yanayin ayyukansu kamar yadda muka sani kowani maʼaikata akwai yanayi da tsare tsare wato na gudanar da aikinsu zan tambaya akan wato yanayi na tsare tsare na gudanar da aiki na wannan banki da kuma yanda maʼaikatan suke tafiyar da ayyukansu wato a yadda yakamata yayin da aka wato ajiyan kuɗi yadda suke gudanarwa wato ya kasance wato kodayaushe mutun yaje buƙatar kuɗinsa zaʼa samu ina son sani ko kuma ince zan yi tambaya akan yadda suke bin tsare tsare na ganin cewa sun shawo kan duk wasu matsaloli da suke dashi wato a cikin bankin da kuma yadda suke wato karban wato mutane wanda suke maʼamala dasu waʼinda suke cinikayya dasu ko kuma ince waʼinda suke zuwa suyi ajiya da kuma yadda wato tambayan da zanyi na yadda akeyi suke bada rance maʼana yadda akeyi suke bada bashi wa mutane da yanayin yadda wato idan aka tashi mai da musu bashin akeyi wannan duka tambayoyi ne da idan naga wato shugaba na banki na zan iya masa ya ya suke bi wato wajen bada bashi ko kuma ince rance kuma ya ya sukeyi wajen da zaʼa dawo musu ko kuma ince a mai da musu da wannan rance ire iren waʼennan tambayoyi su ne tambayoyi wato muhimmai da nake dasu wanda idan da zan ga wato shugaba na banki na zan iya yi masa ko inyi mata nagode

Barka da warhaka, hanyoyin da za a bi wajan wato rage yawan bace bace na abinci wato acikin gida sun kasu wato zuwa wato kashi kashi, yayin da zamu ga cewa akwai abubuwa da dama wadanda suka taimaka kwarai da gaske wajan wato adana abinci a gida. Yayin da aka dafa abinci wato ya kasance abincin ya rage, hanya ta farko da za a iya bi wato za a iya ajiye abincin nan a firiji wanda firiji abu ne da muka sani wanda yake dauke da sanyi a cikin sa Yayin da zai iya rike abinci in abinci ya rage za’a iya ajiye shi kuma zai zauna wato izuwa har washe gari Wanin ma yakan yi kwana biyu, kwana uku zaku samu wannan abincin a firiji yana nan da kyaun sa Yayin da za’a ci wato za a dauki wannan abincin a duma shi a kuma yi amfani da shi Wanda idan akayi abinci ko da ma na dare ne wato ko da tuwo ne idan a ka yi za a iya wato ko ba’a sa a firiji ba akwai abincin da za a yi shi a iya ajiyar sa. Misali idan akayi tuwo za’a iya ajiyar sa idan ya rage wato ba za’a bar shi haka ko kuma a ce za a zubar a yi asarar sa ba. Za a iya ajiye wannan tuwo wato a inda zai rika shan iska wanda idan gari ya waye za a iya amfani da shi ayi wato dumamar sa yayin da dumaman tuwo abinci ne na karin kumallo shima mai zaman kansa, wanda yakan taimaka wa mutane kwarai da gaske Yayin da wannan tuwon da safe za a iya duma shi a yan yanka shi a kuma ci war Baya ga wannan wato akwai wasu hanyoyin ma da za a bi wajan wato dafa wato ajiye abinci wanda za a zo ayi amfani da shi ba tare da anyi asarar abincin an zubar da shi ba. Yayin da zamu ga cewa wani abincin idan akayi shi wato a ka ci, ya kasance ya rage, za’a yi ajiyar sa. Za’a ajiye shi idan ya dan dauki wani lokaci za a kara wato dun duma wannan abincin za a dan razana shi a kan wuta wanda wannan duma abinci da za a riƙa yi zai kasance wato yana nan da kyaun sa, ba tare da wato an samu matsala ya baci ko kuma an ɗauka an je an zubar anyi asarar sa ba Akwai hanyoyi da dama baya ga ajiya a firiji za a iya ajiye shi wanda za a rika dunduma shi lokaci izuwa lokaci wanda za a yi amfani da nakura da yake duma abinci a duma kuma za a iya amfani da murhu ma na wuta wanda za a ɗauki abincin a sa a kai a duma, nan ma zai duma abincin yayi zafi a sauke shi wanda idan ka ga aka samu lokaci ya dada ɗaukan lokaci nan ma za a sake duma abincin za ku ga cewa wannan abincin wato ya zauna har izuwa wani lokaci da za a amfani da shi ba tare da anyi asarar sa ba, nagode

Barka da warhaka A matsayin toh wato ku na dalibai na jami'a wanda kuke karatu wato a babbar makaranta na jami'a wato akwai hanyoyi da dama da za ku bi bi wajan cimma wato burin ku wajan yin karatu wato mafi inganci. Yayin da za mu ga cewa wato yana da kyau bayan an karantar da ku a aji wato na darusa daban daban, yayin da za ku iya fita wato kuje aji da a kuje wato kuje wuri da aka tanada na musamman, daki da ake da ake ajiye littatafai kama daga kan wurare na kujeru da zaku zauna kuyi karatu a ciki wato kuje kuyi bincike. Wanda dalilin wannan bincike zaku dada fahimtar abun da aka karantar da ku a aji. Sannan zaku sake daukar wani sabon ilimi wanda ma malamin bai karantar da ku ba, kuma wanda wannan ilimin ya shafi wannan abun da ya koya muku Yayin da zaku kara hazaka wajan karatun ku. Zaku kara inganta yanayin karatun ku. Kuma wanin zaku ga cewa idan akayi wato abu akan ba da aiki, yayin da kuka je kukayi bincike irin wadannan littatafai zaku samu wato ayyuka da aka Baku da dama a ciki, wanda zai taimaka kwarai da gaske wajan inganta karatun ku Sannan wato a jami'a akwai wurare da dama ko da ma baza ku je wannan daki ba kuma zaku iya zuwa ma kuje kuyi karatu ko da ba aiki ba Za ku je kuyi karatu tun da wuri ne da ba hayaniya, ba hatsaniya na mutane kowa ya je ne don yayi karatu da wanda ya je don yayi aiki da dai sauran su, akan natsu ne a zauna shiru kowa Yana karatun da ke gaban sa Sannan akwai wurare a jami'a da dama wanda ake warewa, wanda zaku ga ba hayaniya a wurin da kuma ababe da za a iya zama a kai wanda za a yi karatu a nan. Yayin da akayi abu wato a aji baka fahimta ba, zaka samu cewa a cikin yan ajin ko kuma a cikin wadanda kuke wannan karatun da su akwai wanda ya fi ka fahimta. Yayin da zaka iya masa magana ya taimaka maka in kuka fita, ku samu wuri ku kebe, wurare da dama dai da muka sani a jami'a na Zama wanda zaku zauna wato ku tattauna, ya dada maka bayani akan abun da aka karantar da ku wanda baka fahimta a aji ba Kamar yanda muka sani, kowa da kwakwalwar sa, kowa da irin yanda yake fahimtar karatu Wanda kasan ya fika bayan kun fita aji zai dada maka bayani zaka ga cewa bayani da ya makan nan, ka fahimci abun fiye da ma wanda malamin ya maka a aji Sai ka ga wanda wato dalibi dan uwan ka ya maka Sai ka ga ka dada gane kan abun yan da ko da jarabawa ne in ya taso aka tambaye ka zaka iya bada amsa dai dai wanda za ka iya cin wannan abu. Ire iren abubuwa wato su kan jawo Karin ilimi da inganta ilimi kuma za ku iya haduwa wato ku tattauna kowa ya fadi wato abun da ya fahimta game da abu wanda zai jawo muku ci gaba a karatun ku nagode.

Barka da Warhaka akwai ayyuka da dama,, wanda wato zai ajiye wato iyali wuri guda wato a karshen mako Wato karshen mako Kamar yadda muka sani lokacine wato dayake kasancewa hutu na yara daga makaranta kuma lokaci ne na hutu wato na wurin aiki ko ince ma'aikata "yad yadd" na ma'aikata Shiyasa zakuga cewa akwai ayyuka da dama wanda abubuwa da dama da ake yinsu wanda zasu wato hada ma’aikata wanda zasu hada kan iyali wato awuri daya yayinda zamuga Cewa yayin da yali wato Karshen mako yazo kanshen sa Sati Kenan a kan zauna wato asabar da lahadi, a kan zauna a wannan ranaku wato a gida. yayin da akan yi wasu aikace - aikace wato tare, wanda zai faranta wa juna rai wanda zai inganta zama a ji dadin rayuwa yayin da zamu ga cewa a gida akwai yara wato iyali da kuma wato mai gida da kuma matarsa wanda yayin da suka samu wannan hutu na wannan karshen sati wato akan gudanar da aiki kama daga kan aikace-aikace na cikin gida wato wanda yayin da za ayi wato tsabtace tsabtace na muhalli na gida wanda za ka hada kai wato wurin tsabta wanda yara ma su kan taimaka ta wani gefen wurin taya wato iyayen su aiki a gida. yayin da za suyi shara, iyayen kuma uwa za tayi wato girka abinci da dai sauran su. wanda uba ma ya kan taka rawar gani wajan taya iyalin sa aiki a cikin gida, a wannan rana bayar ga aikace aikace da suyi wato a cikin gidan su. ya kan kasance wato zasu gudanar da wasanni kala daban daban, kasancewa hutu ne wato a wannan lokaci. yayin da zaka fi samun mafiya yawan iyalin gidaje akwai kayayyaki na wasa wato su da ya'yan su kala daban daban. wanda zai sanya su nishadi zai sanya su a cikin farin ciki. sannan akwai zama zasuyi aiki bayan sun yi akwai kalle kalle da zasu zauna suyi wanda wato zai janyo su hada kai suyi wannan kallon tare wanda zai faranta musu zai kuma sanya su nishadi. sannan wato akwai kuma fita da zasu iya yi wurare na shakatawa kala daban daban, wanda zasu je wato su ga abubuwa na ban dariya, abubuwa na burgewa, abubuwa na ban nishadi. da kuma wato wasu aikace- aikace da zasu iya yi bayan sun dawo wato tare a cikin gida. wanda ya shafi wato girki, tsabta, na dakin kwana da dai sauran su. wadannan wasanni da za a hadu ayi ya kan taimaka kwarai da gaske wa iyali. sannan wadannan aikace-aikace aiki ne da ake yin su, a ke samun lokaci a yi su wato a karshen mako, karshen sati kenan. nagode.

Barka da warhaka wato Iyali da zan ce ko kuma in ce iyali da ya kamata ace wato a ringa gabatar da yinsu wato a kasar Najeriya ko kuma in ce a gargajiyance wato shine iyali da yake watau iyalin da yake watau miji da mata da kuma ''ya''yansu wanda wannan iyali, watau iyaline ne wanda zai kasance wato cikin farin ciki cikin kwanciyar hankali za su gudanar da rayuwarsu yayin da aka ce wato an samu iyali wanda yake miji da mata da 'ya'yansu ya kan kasance iyali da suke gudanar da rayuwa cikin farin ciki iyali da suek jin dadin rayuwarsu kasancewar wato wani lokacin zaku ga cewa idan iyali sukai yawa za kuga ana samun tashe tashen hankula akan samu wato fitintinu daban daban wanda ba'a da bukatar haka shi yasa yake da kyau ya kasance ana gudanar wato da aure wanda ya shafi wato za ayi zma na iyali da mata da miji da kuma 'ya'yansu wanda za ku ga cewa za su bada hankali wajen wato kula da tarbiyyar 'ya'yansu wajen wato kula da kai kawo na 'ya'yansu wajen kuma gudanar da rayuwar su suma cikin aminci cikin walwala cikin jin dadi yayin da zamu ga cewa miji ya kan maida matarsa abokiyar fira, abokiyar wasannni wato abokiya haka ita ma gefen matar wato yayin da take tare da mijinta da 'ya'yanta takan maida mijinta abokin hira takan maida shi abokin wasa abokin gudanar da rayuwa baki daya yayin da za muga cewa 'ya'yansu ma su kan taso ne cikin tarbiyya wanda za su bada hankali wajen kula da 'ya'yansu kula da tarbiyyar su kama daga kan wato kudin makarantar su wato abincin da za su ci yanayin ilimin da za a basu a gida ilimi na rayuwa da dai sauransu wannan iyali za kuga cewa iyali ne da suke kokarin janyo cigaba a rayuwar su da su da 'ya'yansu baki daya yayin da za kuga cewa miji ya kan kula da matarsa iya gwargwado wanda matar ita kadaice zai kasance yana daukar duk wasu nauyi wato da ya rataya a kansa na ta wanda ita zai kasance ta na kula da duk wasu abubuwa da ya dangance shi ya nazarci rayuwarsa yadda kuma zasu maida hankali akan 'ya'yansu wanda za mu ga cewa akan gudanar da rayuwa na jin dadi su kan gudanar da rayuwa ta walwala akan gudanar da rayuwa wadda za a gani har ma ayi kokarin wato ayi koyi da shi irin wannan iyali, iyali ne da suke da matukar muhimmanci wanda ya kamata ace ana yin su wato a kasar Nijeriya na gode

Barka da warhaka, wato hanyoyin da mutane zasu taimakawa wato abokansu sabida su yi rayuwa mai inganci, rayuwa mai ɗaurewa, yana da yawa. Yayin da zamuga cewa akwai hanyoyi da dama kasancewar abokai za ku ga cewa akwai kusanci a tsakani. yayin da akan haɗu a lokuta daban-daban a gudanar da rayuwa, wanda idan aka haɗu akan zauna a tattauna mahimman abubuwa waɗanda suka shafa rayuwa, yayin da aboki yake da kyau ya bada wasu shawarwari na musamman wa abokansa yadda wato zai janyo musu wasu abubuwa da zai kawo musu cigaba na rayuwa wanda zai kawo musu maslaha a rayuwarsu. Yayin da za mu ga cewa idan waɗannan abokai basu da abunyi ko kuma basu da sana'ar yi yana da kyau aboki ya basu shawara ya basu kuma goyon baya da gudunmawa da ƙarfafawa in yana da hali na ganin cewa ya tallafa musu ko da jari ne da za su yi wanan sana'a. Za ku ga cewa wato su ma ya kasance wani lokaci za su yi wannan sana'a za su juya wannan kuɗi da ya basu suyi sana'ar ko kuma in ce su fara kasuwanci wanda su ma za su yi dogaro da kansu. Wanda a nan gaba ma za ku ga cewa su ma sun taimaki wasu abokan a haka sai ku ga an rage yawan matasa waɗanda ba su da abun yi ko kuma in ce waɗanda ba su da aikin yi. Kuma za ku ga wani lokacin hanyoyi wato da abokai suke iya mutane ke taimakon abokansu, za ku ga cewa wasun abokansu suna zaune ko da misali sunyi karatu basu da aikin yi. Su kan yi taimako idan dai suna da hali ko kuma suna da hanya na samar musu da abinyi, wato sukan taimaka ƙwarai da gaske wajen samar musu da abin da za su yi Wannan ma abokai sukan taka rawar gani ƙwarai da gaske a wannan gefe. Baya ga nan za ku ga cewa sukan yi ƙoƙari wajen ƙarfafa wa abokanansu gwiwa in ma karatu sukeyi wajen da za su basu shawarwari kala daban-daban Wanda zai sa su dage a wurin Karatunsu zai sa su dage su yi himma da yanayin yanda suke karatu, za su daɗa dagewa su basu gudumawa da ƙarfin gwiwa an a ganin cewa su maida hankali akan karatunsu.

Barka da warhaka, wato wasu abubuwa da wasu maƙota suke yi wanda yake janyomin ɓacin rai wato yana da yawa. Yayin da zamu ga cewa wasu lokuta da dama wato kana da buƙatan ka gudanar da wani aiki wanda ba'a da wato buƙatan hayaniya a cikinsa ko kuma ince ba a da buƙatan wato hargitsi a cikinsa. Sai ku ga cewa maƙota suna buge-buge ko kuma ka ji ƙara ko kuma ihu wato da dai sauransu, wanda hakan ya kan ɓatamun rai ƙwarai da gaske. Wani lokacin kuma, za ku ga cewa wato za suyi amfani da wato talabijin wajen wato ƙaran talabijin yayin da watau kar ina daga zaune daga cikin gidana zan ga cewa wannan ƙaran yana damuna ƙwarai da gaske. Wanda akwai aiki da zan yi wanda ba a da buƙatan ƙara, ba a da buƙatar wato murya abubuwa, haka zan haƙira a wannan lokaci wato in jira sa i zuwa lokacin da na ji sun kashe wannan talabijin. Lokacin da suka kashe wannan abun kallo. Ire-iren waɗannan abubuwa sukan ɓata min rai ƙwarai da gaske yayin da ba zan samu isasshen lokaci wanda sai nayi da ƙyar ko kuma in ce kafin in samu lokaci da zai kasance wuri ne shuru wanda ba hatsaniya, wanda ba ihu, ba buge-buge wato lokacin da zan gudanar da wasu ayyuka waɗanda auka shafi ba'ason murya ya shiga ko ihu ya shiga. Wannan abun wato yakan ɓata min rai ƙwarai da gaske. Baya ga nan za ku ga cewa wato wani abun da ya kan ɓata min rai yayin da za ku ga wato wani lokacin za'a iya wato fitar da shara ko datti a zo a zuba maka ko kuma idan akayi sharan a tura ya zo ta gefenka. Wanda wannan ma ya kan ɓata min rai ƙwarai da gaske. Yayin da wato aiki zai zamo wa mutum guda biyu bayan ka yi shara a zo a sake wato barbaje maka wasu sharan yadda za ka sake karo na biyu. Wannan ma yakan ɓata min rai ƙwarai da gaske. Amma wanda ya fi ɓata min rai shi ne yawan ihu wato hatsaniya, ihu buge- buge da dai sauransu wanda wato aiki da nake gudanarwa wanda ba a da buƙatar ihu a cikinsa, ba a da buƙatar hatsaniya ko in ce hayaniya na mutane wanda za ka ji sai na wani lokacin na ɗau aiki na yi nisa sai in ji ana ta ihu ana ta ƙara an ko kuma a kunna talabijin a ƙure masa murya, wato ƙarar talabijin ɗin yayi ta damuna da dai sauransu. Yana ɓata min rai ƙwarai da gaske, bana jin daɗin haka. Na gode.